Najanye na bavyara banje gutembera mucibitoke ca rugombo hamwe n' abagenzi banje batandatu hari hasa neza cane ibiti vy' ubwoko bwose umumanda hamwe n' umakaratusi hariho n' imusozi itandukanye twarafashe amasanamu kugira turyohegwe twari dusa neza cane.

Kworora impene nyinshi si vyiza kubera biratuma zonda Kandi zikaguma zigwaragurika, niko aborozi ba kijambere bavuga. umworozi nyawe yorora ibitungwa bike bike Kandi akabikurikirana haba kubivuza canke kubigaburira nivyo usanga ari sawa .

Dawe wacu yariko aratema yongera arima, aritema kukuguru, hanyuma araja kwa muganga bamuha ibinini bivura ico kiguma. Ubu n'imitende arashobora gutambuka, ubwa mbere vyaranka nuko atambuka. Emye, ntiworaba ingene iyo miti yamufashije n'agatangaza.

Mu ntara ya Gitega bafise amabarabara meza asukuye cane gose bama barayakubura misi yose mu gatondo, kuruhande uhasanga ibiti kandi n'imodoka ziriko ziraja mw'ibarabara usanga ari nziza cane, no ku mabarabara hariho amasoko umuntu ntashobora kwicwa n'inzara yagiye gutembera mu ntara y'i Gitega.

Wanje afise inzu Ikiganda yubatse neza igeretse gatatu hasi yarashizeho amashurwe kandi ararondera n'umuntu aza arapompa ayakurikirana kugira hajemwo ubukoko hose hasa neza cane kuko aravyitwararika, Ukuntu hasa neza ntiworaba.

Bamire, Banuma, Bayaga na Karabaye bagiye hamwe bashira amahera yabo bagura igitugwa inka, kandi ubu bariko barunguka kubera kirakamwa, ndetse giheruka no kuvyara utwana tubiri, rero ntaruhombo rurimwo mur'uwo mugambi wabo.

Hirya y'ikiyaga Tanganyika hariyo abantu bahaba. Umenga ntamuntu yobayo ariko niho haryoshe kandi hari akayaga. Barateyeho n'ibiti ngira barateyeho kandi n'ibigazi canke ibitoke vyinshi cane. Ntiworaba ukuntu ivyo bintu biberewe neza kubera biri ku kayaga.

Mu kiyaga ca lusizi hari iyo imvubu, kandi ziraryana imwe yatorotse barayifata barayica, kubera yahejeje kurya umugabo umwe uburero burasaba ko abene igihugu boazabarara mu barabara kugera ngo ntizibagirire nabi iyo bari ko baratembera, kandi bagasaba yuko an'abajeje umutekano bozabara ziraba.

Iwacu tuvukana turi abana cumi ku bavyeyi babiri. Umwe wese bamuhaye inka kuko twe dufise inka mirongo ibiri. Abavyeyi bacu basigaranye cumi natwe dutwara izindi. Ntiworaba ingene umwe wese afise igitungwa ciwe akurikirana, usanga biryoshe kuko umwe wese aranwa amata.

Mu kwezi kwa kane, niho abantu benshi mu mwonga bakunda kurima ibiharage n’umuceri. Kandi mu kwezi kw’indwi baba bimbuye usanga umuceri ugurwa amahera makeya cane. Ntiworaba ingene usanga bisa neza, kandi birafasha benegihugu mu kuguma bazimbwa n’ivyo birimye.

Muri ko mene muranza, ariko urihatemberera haryoshe cane gose twaragiye ahantu bavuze ngoma kera abami aho ubaba twarahabonye, ndetse turabona n'icaya gifise amabara asa n'urwatsi rutoto n'ukuri ibisa neza cane rose ntiworaba n'imik aratuse yose isa neza cane.

Nagiye kuramutsa umugenzi wanje nsanga batetse umwungu, ntawo narinkunda ariko bawutetse n'ibiharage waruryoshe cane gose, naciye nja muhira ndasaba mawe yuko twotera inzuzi kugira tuze turarya umusoma hamwe nuwo mwungu, kandi yabinkundiye ndamushimiye cane gose.

Ibungo ni kimwe cane mubintu bimeze neza muvyamwa bararikoresha mu kugaburira abana mbese nabakuze bararifungura dawe w' iwacu yaciye aritera mukigo ubu rirakuze nt' amabungo twigeze dusubira gusumira mwisoko.

Ibiraya vyanje hamwe n'ibiharage ntivyakunze aho nari nabiteye kubera n'isi itaryoshe, naciye ngenda ngura umwavu w'ikizungu ndashiraho, ubu ni vyiza cane ndetse n'ikigazi cari gihari kirakuze ntiworaba ingene nzohakura umwimbu mwinshi cane.

Nagiye kuvoma mu mwonga iwacu ndahasanga inzoko yizirikiye ku giti ndatinya cane kubera ifise ubumara bukomorana, iyo ikuriye ucuja kwa muganga , utevye urahasiga ubuzima , birateye ubwoba Uwo mwonga sinawusubiyemwo Kandi naciye mpimiriza n’abandi kutawujamwo.

Kumbe iwacu ndahaheruka kera ata barabara ririyo, ubu barariciye harajayo imodoka aba maguru baragenda n'imoto zose, ntiworaba ingene hameze neza barahateye n'ibiti ku ruhande kugira ngo umuntu wese ahaciye abone ko ari heza.

Umukunzi wanje uyumunsi yambajije ahantu twoja gutembera ndamubwirako nkeneye mu ntara ya rutana kumashuha, hari hasa neza twagiyeyo turafata amasanamu turaryohegwa tugira ibihe vyiza cane, ntiworaba ukuntu twaryohewe.

Ikiyaga tanganyika ni kininiya cane abantu bahora baza kukiratir'ijisho ntiworaba ukuntu hasa neza cane kand iy'umuntu aje arariha amahera kugira arab'ico kiyaga, n'abarovy'usanga bariyo barakuramwo n'amafi, indagara ntiworab'ingen'uasnga hasa neza gose.

Bare kanje narateye imyombaze n'amateke ahandi ndashira ibigori hamwe n'ibiharage, ubu rero hageze yimbura ibigori narahiririje ku bisarura n'amateke yose narahijeje ni woraba ukuntu umwimbuwanje usa neza cane rwose ndabona ko nzohakura inyungu nyinshi.

Umuntu wese arahimirizwa y’uko ntagitunga ciwe co kwigera gisohoka hanze kubera biratuma ibitungwa bica bigwaragurika ingwara zitazi uko zimeze, ubu rero abaragizi bose bategerezwa kuja gushikura kugirango bazigaburire m’uruhongore, ubuhu inka zisigaye zimeze neza kandi zivyibushe.

Kugatumba iwacu muhira ubwambere ntabarabara ryari rihari ,ubu imodoka ziracaho ama pikipiki, n'amakinga yose, iruhande yaho naho bahateye ibigori ndetse n'ibiharage ,harabona ntanumwe yogira ubwoba kubera ni mugisagara barashizeho n'amatara.

Umushikiranganji w'amagara y'abantu ahimiriza abavyeyi kuza baraha ivyamwa abana, nk'akarorero , amatunda, imihwi, ibinyota hamwe n'imicungwe biratuma umwana akura afise amagara meza woraba ukuntu umwana usanga akura asa neza cane gose.

Mu ntara ya gitega hariho ikiyaga citwa ruvubu harimwo imvubu hamwe n'ingona rero zirakaze kandi ziraryana abantu barahatinya kuja kuharoba kubera benshi bama bahaburira ubuzima kubera ivyo bikoko bihari bibangamiye ubuzima bw'abantu.

Ishirahamwe ry'abarundi, ryagendeye muntara yakarusi, bariko bararaba aborozi bakijmbere batoyemwo batatu bonyene, bari bafise inka boroye amajana abir'abiri, rero ntiworaba ingene ibintu bimerewe neza, kandi baciye bambwira abanyagihugu kuraba bagirire akarorero abandi.

Hirya y'ejo mw'ijoro haraguye isegenya y'imvura nyinshi cane gose, ifata imicafu iyikunkumurira iruhande y'urupango rwo muhira iwacu, ntiworaba iyo micafu dufise ingene ingana, ubu turiko turayiyora kugira tuyishire ahagenewe iyo myanda yose.

Bamire yararimye mukibare kiwe amateke hamwe n' ibiharage, imikubi turayifungura iyindi ayishora mw'isoko kubera izimvye cane gose sinokubwira amahera akuramwo aho hantu hose kandi yari yakoresheje umutahe mutoya cane birazana inyungu nyinshi.

I Burundi iwacu hari imisozi myinshi cane gose iriko n'amazu ibitoke ndetse n'imirima ntiworaba ingene hasa neza uhagaze kugasozi urashobora guhamagara uwo hakurya akakwitaba ndetse mukaganira mugatera n'inkuru ivyo rero biraryoshe kubaho wumva ukunda iwanyu .

Iruhande yishuri hari igiti kininiya cane ,Uyu munsi baciciye hari habona kandi n'imodoka zirahaca ,Deregitirise wacu afise iyera kandi niyo bamuhaye kuriryo shure ntiworaba ukuntu ayitemberamwo kandi arunguruza n'abantu.

Turiko turatembera mu kiyaya ca Rusizi, twagiye tubona ubwoko bw‘ imbata turumirwa kuko tutari bwazibone, turazifata amasanamu, turaja gutohoza ariko batubwiye inyishu yavyo, eka twabonye n‘ ingona hamwe n‘ imvubu vyari biryoshe cane ukuntu uguma ubona utunyoni tuja hejuru dutambatamba .

Gutembera mukiyaya kininiya cane vyari biteye igomwe, kuko ayo mazi yava hejuru kumabuye amanuka hasi. Ndetse hariho nikindi kiraro hejuru umuntu ashobora kujako, ariko giteye ubwoba uravye hasi urashobora gukorokerako. Emwe! Utari umuntu atimba vyari biteye ubwoba cane.

Ishirahamwe Tezimbere turafise inka nyinshi cane zigera ku bihumbi amajana atanu, zimwe zirera, izindi zirirabura, izindi zifise amabara yose, iyo hageza gukama umwe wese atora inka imwe imwe akayikama, kandi amata turayashora tugakuramwo amahera menshi cane.

Dawe arakunda inka yiwe naburya ayifise ari imwe. Misi yose mu gatondo azinduka arayigaburira kandi ayiha n'amazi hama agaca agenda kuyishikurira. Nta muntu numwe ayikorako, n'ukuyikama niwe ayikamira, amata akayashora kandi araronka amahera menshi cane gose.

Natanguriye ku nkoko imwe dawo yampaye, ariko ubu ngeze kumirongo itatu, ndagurisha canke nkagira n'amagi ugasanga ndiko ndayakoramwo nkayarya atetse, kuko akomeza amagufa, nkayagemurira nabatoya banje baba mu ndaro, ntiworaba ingene baguma baryohewe.

Imuhira iwacu dufise itongo rirniniya cane ririmwo inzu yera ifise n'amabati; kandi ku rupangu hariho n'intsinga rininiya cane ntamusuma yoza kwiba. Iruhande yaho hariho ibitoke, hariho n'umurima atakintu na kimwe urimwo.

Data wacu afise igitara kininiya cane kirimwo amateke, ivyamwa hamwe n'imyumbati. Ntakintu nakimwe kibuzeyo mw'itongo iwiwe. Iyo tugiyeyo, umwe wese asoroma icashaka. Ukeneye imihwi uratora, ukeneye imyumbati urasoroma. Ntakintu nakimwe kibuze.

Turafise ikiyaga c'iratiro citwa Tanganyika, abavuye mumahanga ndetse n'abandi bose bo mugihugu baraza bakifotoza kandi usanga ari vyiza cane, amasanamu yaho wohora uraraba canke ugafata ubwato ugatembera murico ariko bisaba kugira umurovyi atimba kandi azi gusoza ubwato.

Ku mutumba gwingwiri harihamaze imisi bavuga yuko ata hantu umuntu ashobora gusumira, ubu haraje ko a mahoro, ubu hose barahasumira ntiworaba, kandi i ruhanda yaho hari myumbati bwabo abantu baho baguma bayiba, kubera iri kwibarabara.

Iwacu nta mazu ariyo, ariko hariyo amashamba meza meza. Ushaka kuja gutembera hariyo ibiti vy'ubwoko bwose. Ushaka gufata amasanamu nta ngorane nimwe kuko ibiti vyose vyabuze mu gisagara niyo biri. Kandi hariyo n'ibitoke, hariyo n'amateke, indimo nyinshi cane rwose ziri iwacu ku gatumba.

I muhira iwacu dutunzwe n'ubworozi n'uburimyi, nk'akarorero impene, inka, imbata n'inkoko, kurima naho ibijumbu, amasaka, amateke hamwe n'umuceri, ivyo vyose biradufitiye akamaro kaniniya cane mu muryango.

Itabi ni ribi cane kumagara y' umuntu nk'akarorero umukenyezi yibungenze ntashobora kurinwa kubera umwana wiwe usanga afise amagara mabi canke zikonona amahaha, amafyigo ndetse n' umunwa , amenyo yose ugasanga bimeze nabi gose kumubiri w'umuntu barabibuza rero gose.

Iwacu dufise inka cumi kandi tukagira n'impene zitanu, umwana umwe wese bamugabiye inka yose ukuntu ayigaburira kandi turafise n'imbata zitanu zifise n'ubwana bwazo cumi, emwe ubworozi buraturembeje.

Igiti cari hafi yo muhira bagitemye kubera caguma gicafuza indani mu rupangu dufise inzu isakajwe n'amabati hamwe n'amatafari aturiye turakubura irimwo kandi n'isima hasa neza cane murugo iyo twahagiriye isuku nta muntu numwe atipfuza kuhaba.

Umurima wanje nawuteyemwo ibigori ariko vyaranse kubera izuba ryinshi. Ndetse n'umwavu nakoresheje, naciye mfata nongerako uw'ikizungu. Ubu bisa neza cane ntiworaba. Ndabona nzokuraho umwimbu mwinshi kandi nzosarura neza kubera ntaruhombo nzogira.

Muhira iwacu turoroye intama zine hamwe n'inka zitandatu, abavyeyi bacu baraduhaye umwe wese igitungwa kimwe kimwe kugira ngo aze aragikurikirana, jewe bampaye inka kandi iravyibushe ndetse iri no mu kuvyara, ndoca ndayijana ku mpfizi kugira ngo igume isama iyindi.

Nagiye kuramukanya ku mugenzi nsanga bafise amashurwe cane meza, hanyuma ndababaza iyo bayakuye kuko yari antangaje, barambwira yuko ari data wabo yabayakuriye hanze, rimwe ryari risa n'umuhondo, irindi ryari risa n'urwati rubisi natangaye kandi bari bafise n'amateke meza.

Dawewacu avuye gusoroma irengarenga, bari kumwe na mukuru wiwe bagenda baratera inkuru yuko abana biwe ari ibigaba, ariko abana ba dawewacu nabo nyene baragamburuka kubera nta musi warimwe baragenda ahantu ngo babuze ico bakora, ntiworaba.

Dawe wanje arakunda ibitungwa nkuko akunda abana biwe Kandi na mawe wese Nuko nyene Kandi babihuriza hagati iyo mugatondo bazinduka gushikura kugira bagaburire Inka yabo ntiworaba Ingene biteye igomwe nanje nca nzindukira kuvoma kugira mawe nsange yahejeje gukinjika nkaca mfungura .

Uyu musi mu gatondo mawe yatumyeko abakozi batandatu baza kumusarurira ibigori mu murima, ntakintu nakimye bahasize ahubwo yaciye abasaba yuko bogenda baharimye kubera harihateye isoni. Rero ejo mu gatondo bazozinduka baze kugira ngo barare bahamaze.

Muhiri iwacu dawe yarangabiye itongo, naciye ngenda ndaryubakamwo inzu, ahasigaye naciye ndahagira akibare ndagashiramwo imyumbati hamwe n'ingundu z'ibitoke, ahasigaye naciye ndahaca ibarabara rishobora gucamwo abantu bagiye.

Muhira kwa Bamire baragise ivyama vyinshi ntiworaba. Imicunrwe, mandarina hamwe n’imyembe. Mw’isoko bashoye batwara igitego cose cuzuye ivyo vyamwa .rero jewe, nari nagiye kugura bibiri gusa mawe yari yantumye.

Kugatumba iwacu hari hamaze imisi hibonekeza ko atamuntu n'umwe ashobora kuhubaka ,ariko ubu hose n'ikirwati ,inzu zisakaje amabati, n'amatafari aturiye, Kandi bakagira inzu nziza cane zigezweho z'ikizungu, ntiworaba ingene ubu hasigaye hasa neza.

Baorozi bose wo mu gisagara ca bujumbura baroba mw'ijoro, kubera ariho indaganifi ziboneka, kandi abarahakura ibintu ndi co cane rwose mu gatondo habasha baza kubarangura abantu basanze bananariza mu masoko ario gusanga ibizinvye cane rwose ivyo twabibonye muri rusansoma twa twagiye kugira kuri ico kiyaga.

Ahahora inzu n' akabari ubu hasigaye ishamba kubera inkuba yaje irabikuraho vyose. Ntiworaba ukuntu ubu ishamba ryakuze ririmwo ibiti. Ababijejwe bariko bariyo ukuntu bosubizaho iyo nzu hamwe n'ako kabare, ibintu bikagenda neza.

Itabi ni ribi kumagara yabantu cane cane umugore yibungenze ntivyemewe ko anwa itabi kubera amagara y'umwana arimunda aca asinzikara ndetse n'abagabo barabankira cane kubera amahaha n'amafyigo birabujijwe.

Makurata afise Inka zibiri, imwe isa n'umugina, iyindi irirabura. Iyo avuye gukora azihitanira ubwatsi akazishira zigafungura, agaca aziha n'amazi zikanwa ntiworaba ingene azikunda cane Kandi arazitwararika azitayeho.

M'uruzi gwa Rusizi hariyo ingona, imvubu, amafi, ndetse n'indagara. Ivyo twabibonye mugihe twagiye gutemberayo turiko turiga ibidukikije. Mwigisha yarabitubwiye kandi natwe turavyibonera mumaso yacu. Ntiworaba ingene hasa neza hateye igomwe. Ariko utigiweyo, ivyo bikoko biraryana vyose.

Kabura musaza wanje hamwe na Dawe bazindutse mugatondo ka kare gutera imyumbati bavuyeyo, baciye baza babandaya icibare cari gisigaye tutaribwamare gukora naconyene barakimarira baciye baruhuka, bahejeje vyose hama k'umugoroba baciye baja gutembera.

Iyo tuvuye ku ishuri turashika tugafungura hanyuma tugaca tugenda gusenya, umwe wese ategerezwa gukwiza umuganda kugirango muhira bamushimire, tuvuyeyo duca tuja kuvoma amazi hanyuma tugaca dukina nabo tuvukana, usanga bihimbaye cane.

Ukwezi kwa kabiri ni igihe imvura igwa cane kumusi wa kabiri twarajanye n'abagenzi gutembera kukiyaga tanganyika yaraguye cane gose ibicu hazamwo ivyirabura nibindi vyera n'imituragaro myinshi cane hamwe n'imiravyo ntiworaba ingene vyari biteye ubwoba.

Hakurya y'iwacu uriko uraraba k'umusozi urabona ikiyaya kinini cane ndetse n'uruzi maragarazi, ahasigaye hose hakikujwe n'amashamba kandi ririmwo ibikoko vyinshi, ugiyemwo birakurya kubera birakaze, rero bahimiriza abanegihungu kuza barigira kure kubera yuko hameze nabi gose.

Mukiyaya c' imbo niho hambere hari imbeho nyishi cane kandi bafise n' ibiyaga binini gose birimwo amafi meza ateye igomwe kandi harimwo n' imvubu , n' ingona ntiworaba ukuntu biteye ubwoba.

Mu ntara ya Gitega hari igikumba kininiya cane kirimwo ibiti bitandukanye hari n'akayaga, nta bushuhe bwigera bubamwo. Abantu benshi barakunda kija guteramirayo kubera hararyoshe muyagirayo n'umuntu, canke ushaka kumara ibibazo vyawe urashobora kugendayo ukaba urahazunguruka hose

Tuvukana turi abana batatu mawe yaduhaye impene zitatu kugire umwe wese arabe iziwiwe dawe nawe afise inka, uko turi batatu turakundana cane kandi iyo tugiye kuragira tujana twese ntanumwe asiga uwundi inyuma birahimbaye kuko turakundana.

Twaridufise igitera kininiya cane kirimwo ibiti vyose twaravyiciye kugira ngo habone tuzoca tuharimamwo ibiharage, twarahashize umwavu kugira ngo bizokunde hamere neza. Turizeye yuko tuzohakora umwimbu ushimishije.

Abarovyi bo muntara ya bujumbura amaze igihe kininiya bidoga kukuntu bataronka amafi canke indagara ubu rero bazirose mugabo zirazimvye no murumonge hose nuko nyene vyari bimeze imyidogo yari myishi cane ntiworaba ingene vyari biteye ubwoba

Ku musi wa kane dawe yatujanye ku mucamo kutwereka amatongo yiwe yose afise, umwe wese yamuhaye itongo, jewe yampaye iririmo imyumbati, uwundi amuha iririmwo amateke, mukuru wacu wa twese aduha uwurimwo imyumbati hamwe n'ibitoke, twararyohewe tuvuga yuko tuzowurima.

Twagiye ku kiyaga ca Rusizi tuhasanga inyoni ziriko ziratamba ziraba amazi, ariko hariho ingona, hariho amashamba menshi, hariho n'imvubu, batubwira twigigweyo kubera zirakaze cane gose, twahakuye icigwa kandi n'amasanamu yahafashwe ni menshi.

Iwacu uriko urajayo uraca ku mirima myinshi cane .Abantu baho barakunda gutera amateke, ibigori, ndetse n'imyumbati, Ibintu vyaho kandi usanga bizimbutse kubera twe turavyirimira ntiworaba, niyo nkeneye gusuma nj’iwacu kubera ariho hazimbutse ibintu hanyuma nkabitahana muhira nkabiteka.

Abantu bakiribato nibo usanga bananiwe n'ibiyayura mutwe nka karorero itabi.,inzoga ivyo rero birafise ingaruka mbi k'umuntu kubera iyo aguma abinwa usanga ubuzima bwiwe buguma buri mukangaratete ubu rero baradusaba yuko twogabanya kubera yuko hari ingwara nyisi zadutse kubera ivyo bintu .

Ingona n'igikoko gifise urugaragamba rugumye cane, Kandi kiraryana ,iyo ugiye kigafata igitutu cawe kiba kikuriye birateye ubwoba bisaba umuntu agiye kukiyaga yegerwe kure cane kugira igitutu ciwe nigikore kumazi.

Uwujejwe uburimyi n'ubworozi, yatanze ikiganiro abwira abantu bose borora ndetse n'abarima. yuko bategerezwa kwijukira kandi bagakunda umwuga wabo kubera niw'ubatunze kandi bakaraba n'abandi banyagihugu bataramenya kugira ngo bajijuke bose bagere ku murongo umwe.

Umukuru w'umutumba yahimirije abene gihugu bahaba, yuko bokwijukira gutera isombe kubera ziragarura amaraso. Kandi ntiworaba ingene ziryoshe. Ivyo vyashikirijwe kukuntu hamaze imisi hiyadukiza abene gihugu bakama amaraso ndetse bakabatwara kwamuganga kubera kubura ibifungugwa.

Umworozi wa kijambere ategerezwa korora inka y'ifirizone irimwo amabara yera nay'irabura , kandi zifise amata aryoshe , uyanyoye ntiwoyaheza ntiwonayahimba ziratanga n'amagara meza kubibondo ntiworaba ingene iryoshe cane ayo mata.

Hari udukoko twutunyeshamba twabonye ariko mwigisha ntiyatubwiye utwari two, hari mugatondo aho twagiye kwiga ibidukikije, tuja mw'ishamba turabona inka, turabona inzovu, turabona intambwe, turabona ingeregere, vyari vyiza cane gose, n'inkende zari ziriyo.

N'ukwakane nyokuru wanje yarimye amashu, uyo musi niho yarungitse abakozi mu murima kuja kwimbura, basaruye ibiro amajana atanu ntiworaba ukuntu abereye ijisho kuraba vyari biteye igomwe cane gose wohora uraraba ayo mashu ukuntu yarasa neza.

Hafashwe imvubu yatorotse aho hantu muri parike ya Rusizi, kandi yarimaze kurya umuntu umwe, baciye bayifata barayiboha nayo nyene barayica, ubu rero hariyo iyindi yaje kandi ikurikira iyo nyene, zose bavuga yuko ari akajagari ziriko ziratera, basaba yuko bokugara iyo parike kugira ngo ntihagire igikoko na kimwe gisubira guhungabanya umutekano.

Uruzi ruvyironza ruraryoshe cane kujamwo minsi yose twama tugenda tukaraba abantu basoza tukaja m'ubwato tugatembera tukabona inyoni tukabona n'ishamba riri hakurya usanga haryoshe kuko usanga turiko turatera inkuru turyohewe cane.

Dawe wacu n'umworozi gose umwe wese mu bana tuvukana y'amuhaye inkoko imwimwe jewe iyi wanje yaraberaguye ubu ngeze ku nkokokazi zitatu hamwe n'isake imwe isa neza cane n'iyindi iri mu kuberagura amagi nguma nfungura ayandi shora.

Ikiyaga tanganyika ni ciza cane, ndetse n'abarovyi barashobora kugenda kugira ngo babe bara gitemberamwo, ntiworaba ingene gishajije n'abantu bose barashobora kuza kugira ngo bahatemberere bakahafata n'amasanamu, hari iy'ifi hariho n'indagara ntiworaba ingene kiryoshe kuraba.

Abana ba nyokuru baheruka kububakira inzu nziza cane , isakaje amabati isize irangi ryera hamwe n'imiryango yicuma ndetse baramwubakiye N'ahantu ashobora giteramira iyo ariko arayaga n'abantu canke ariko arakira abashitsi.

Ku kiyaga Tanganyika hari inyoni nyinshi cane Kandi hariho n’imvubu ntiworaba ukuntu hameze neza , iruhande yaho hariho utwatsi inyoni ishobora kugenda ikarisha . Nukuri birateye igomwe cane gose ntiworaba ukuntu bihereye ijisho.

Ubu abanyeshuri bari mu buruhuko Mawe yaciye afata ababwira yuko mu gatondo bazozinduka ku bagara ibiharage kandi nuko vyagenze naje nuko nyene muhira usanga ndiko ndakinjika ku girango ngemurire batoya banje baba bari ku murimo

Dufis'umurwiza tunga karuhariwe k'umutumba iwacu ntakintu nakimwe adafise iwiwe, yaba imiti yo gupompa cane iyo guter'inka ,abantu bose baruhukira iwe kugirango baze kumushorera ntiworab 'ingen atez'imbere ako gatumba k'iwacu.

Iyo hageze kubagara Data wacu niwe atuvyura kugira tugende, agaca azana amasuka atanu, tukaja twese Kukivi turima turirimba kuko tuba tunezerewe umwe muri twebwe acaja gukinjika kugira atugaburire ivya sasita ntiworaba ingene usanga dufise umunezero.

Mu ntara ya Rumonge barakunda kurima ibigazi kugira bakuremwo amamesa, ndetse n'ibigori vyose, ibiharage, imyumbati barabirima. Ntakintu nakimwe mu ntara ya Rumonge batarima kubera hariho abantu benshi bakunda kurima no kworora, ntiworaba ingene biryoheye iyo ntara.

Muhira iwacu nta barabara ryari rihari, ariko ubu barariciye, kandi iruhande y'ibarabara baciye bahatera imyumbati n'ibitoki harabona akayira kagenda imuhira hasa neza cane babone imodoka irashobora kujayo canke ipikipiki canke igari, ntimworaba ingene hasa neza turahakubura.

Bamire yamye kugurisha itongo ry'iwe. Ababijejwe baje kumupimira hama baraharura n'umuguzi amuh' amahera yiwe menshi cane kandi ntiyigeze ahomba m'urudandaza rwiwe yagize ,rero yaciye ahitan'umuryango araja kukabare arabasororera.

Kw'iradiyo ry'ibujumbura aho twitse ku muse vivant n'ahantu ibikoko bitandukanye bafashe bagatora inkende, intare, inzoka abantu baraza rero bakaraba mugabo barariha amahera kugira ngo bashobore kuraba ivyo bikoko vyose ntiworaba.

Nagiye kwa Kagabo baranzimana umwungu ndababaza ingene bawuteye baciye banyereka inzuzi kandi n'umusoma wawo waruryoshe naciye ngenda muhira ndabitera nanje nizera yuko mu kwezi kwa gatanu nanje nzoja ndarya umusoma kandi no ngera ndya n'umwungu.

Mwibarabara ryo murumonge niho kuruhande hari ikiyaga tanganyika ukagenda uraraba n'ibigazi birabereye ijisho, kandi amazi ntiyaduze hari ibarabara ryiza cane ntabinogo birimwo ugiye n'imodoka ugende neza cane gose n'umushoferi aba agutwaye atwara neza ntiworaba ingene hameze neza.

Uyu munsi muhira nije naturukije inka zari zitanu ndazicuye nasanze bahejeje kuzitegurira amazi ziranwa barazicanira n' icegere zirota, turiko turakama hariho bamwe bariko barakinjika mu gikoni duhejeje twaciye dufungura hama turaryama.

Mu mwonga w’iwacu hasa neza cane Kuko umwe wese yararimye umuceri, ibiharage, imikubi ireze ndetse n’ibigori biriyo Kandi nihagera gusarura nta numwe azokwidoga , uzosanga abantu bariko basarura bafise umwete mwinshi.

Aborozi hamwe n'abarimyi barahimiriza abantu bose yuko bo kwijukira ibintu vya kijambere cane cane abindimo kubera hari ibikoko vyadutse m'ubiterwa, Biguma biza kandi birafise ingaruka mbi m'umubiri w'umuntu rero umuntu wese ategerezwa kuza arabivuga hakiri kare kugira baze gupompa.

Mawe wanje arakunda kurima akarima k'igikoni ugasanga yarimye irengarenga, intore, isereri, ibintu Vyose iyo bikuze arabibatura akabijana mumurima muniniya cane akabitera kijambere k'umurongo .

Imuhiri wacu turafise aho turunda umwavu iyo wagwiriye tuja tushomba tukawutwara mu murima aho tuzoteragira ibihara gaca nk'ibigore hageze guteragira turawusanza hose nkakamera neza usanga dukuyemwo ibintu vyiza cane.

Biramenyesheje k'umuntu wese afise inyanya, amashu, imboga ko ategerezwa kubivoma kubera hariho udukoko bwateye ingwara y'ivyo bintu birasaba rero yuko umuntu wese abanza kuvomera umurima wiwe imbere yuko abishora mw'isoko ngo abihe abenegihugu babigure.

Harasohotse imiti mishasha yo gupompa inyanya, umuntu wese yateye ico giterwa arahimirizwa yuko yohamagra umworozi canke uwukurikirana indimo akaza kumupompera, kubera biratuma igiterwa kumererwa neza kandi kigakura gifise gutotahara.

Abakurikirana ivy'indimo barakunda kubiba ibintu bitandukanye nk'imboga, isereri, n'inyanya, uyu musi twabonye uwabatuye imboga aja gutera mu karima k'igikoni kiwe kandi yizeye ko azohakura umwimbu mwiza cane.

Biramenyeshejwe abantu bose bafise inka canke ibiterwa ko habonetse umuti wogupompa, vyashikirijwe n'umushikirangaji ajejwe ivy'idimo ndetse n'ubworozi kuruyu munsi wagatandatu ahimiriza abantu bose biraba yuko bokwumviriza iryo tangazo.

Mawe yazanye abakozi babiri bo mu murima kugirango bashambe umwamvu bateragire ibiharage, ubu rero bariko barabikora kandi sasita bahava baza gufungura, ndiko ndakinjika ibijumbu n'ibiharage kugira baze kuza bafungure bahage, hama basubire gukora.

Ubu baratuzaniye imiti mishasha yo gupompa, hariho iy'isa n'ubururu, hariho iy'isa n'ugwatsi rutoto, hariho n'iy'isa n'umuhondo, ivyo rero biratangaje cane, umworozi wese canke umurimyi ategerezwa kuza kuraba iyo miti bivanye n'ibitegwa afise, kuko ubu hadutse ibikoko vyinshi cane birya ibitegwa.

Mama wiwanje n'umuntu akora gose iyo yarimye ibiraya canke ibiharage akabona birarwaye aca genda gusuma umuti Hama akaza agashira mupompo akaca apoma hose ntiworaba bica bikira bigasa neza cane n'umukozi mwiza Kandi ndamurabirako akarorero keza.

Ubu ntamuntu numwe yokwidogera igitungwa ciwe canke igitegwa ko cabuze umuti aborozi hamwe n' abarimyi barasabwa yuko boza barakurikirana ivyo batunze kugirango bibashe kugira amagara meza hari imiti myinshi cane gose yubwobo butandukanye eka ntagitungwa canke ikimera cigeze kihasinzikarira.

Naduze ifu kuwa kawakane ngomba nigire ubuyi uyu musi. Nasanze yaraguye ifira. Naciye mfata urutaro ndayanikira kugira ngo nze kugira ubuyi ku mugoroba, ubuyi busa neza cane gose. Iyo fu imeze neza ariko nuko yagiye ahantu hakanye, niyo mpamvu.

Har'inyigisho ziriko ziratangwa n'abaremeshakiyagocanke abajejwe indimo kubera inrwara yadutse ku nyanya ndetse no ku mashurwe, baratanga rero imiti yo gupoma kugira ngo abantu baze barashirako kugira ivyo bikoko bigabanuke ntiworaba ukuntu abantu bari bitavye bari benshi.

Uyu musi muhira twari dufise abakozi b‘ indimo. Naciye mvyuka nja gu kinjika. Naciye nja kw‘ isoko ndagura ivyo nteka, ibijumbu, ibiharage, amavuta, n‘ igitunguru. Sasita zigeze, naciye ndabashira barafungura ntiworaba ingene baryohewe .

Muhira turafise ahantu dushira umwavu tukawegeranya, iyo wabaye mwinshi turawushomba tukawujana mumirima tukawusanzaza kugirango nihagera gutera tuzoce tuwuteramwo ibiterwa vyiza cane, havamwo ibintu bimeze neza cane bitotaye.

Abimbuzi cane cane abakoresha uburimyi bwa kijambere boraba bakijokera umwavu w'ikirundi kandi mwiza cane. Ariko n'umwavu w'ikizungu ni mwiza kurusha cane cane abariko barabagara ibiharage ubu bituma ibigori canke ibiharage bisa neza bibandanya gutotahara.

Isharahamwe imbura ryariyungunganije riratanga amahera hama bararima ibigori, barashirako n'umwavu w'ikizungu, ntiworaba ukuntu ivyo bigori bisa neza cane gose, kandi bazokwimbura vyishi banashore baronke amahera, uzosanga nayo bari batanze bungutseko inyungu nyishi cane.

Hasohotse imvuto nyinshi z'inyanya ndetse n'ibitandukanye kandi n'umuti wazo urahari. Mugihe uteye hanyuma zikazamwo ibigwara bitandukanye udashobora kumenya , uca uhamagara umuntu w'indimo akagupompera izo nyanya usanga zimeze neza cane .

Harasohotse umwavu mushasha wikizungu ushobora gushira kubihoke, kunyanya, nokubigori, iyo uwushizeko wimbura neza cane, ibintu bitotahaye Kandi vyisuku ukaronka namahera menshi cane iyo ubishoye.

Nshikiranganje b'indimo hamwe n'ubworozi arasaba abantu bose bateye ibiraya ko wobipompesha kubearasigaye harudukako twenshi, kandi bikazana ingarukambi ku magora y'abantu iyo babifunguye bidapompe, kandi bakavuga yuko umwe wese ategereza guhamagara uwubeijejwe akamurabira.

K'umusi wa gatandatu umukunzi wanje yaraje kundaba muhira, ndamuzimana ifi ikaranze mumakoto n'inyanya ndeka ndamuha n'umuceri arafungura, ndamuha n'ikinyobwa aranywa, yatashe aryohewe menga ntiyari kubiheza.

Nagiye mw'isoko ngiye kugura indagala cansanga zirazimvye cane, naciye ngenda kugira ifi nizo zari zizimbutse, ndashira Mawe ndamwunganira uko bimeze ntiworaba ukuntu ibintu bimerewe neza kandi twafunguye turahaga, nubu turacariko turarya.

Umukunzi wanje yaje kuntemberera acambwira ko yonsohokana ahantu tugafungura, tugasangira kandi tugatera n'inkuru naciye ngenda ahantu hazimvye aransaba ko nofungura cansaba ifi iryoshe kandi ikaranze mumakoto, yariryoshe cane.

Ntakintu kizimvye mw'isoko ya Bujumbura atari Imikeke. Ikiyaga turacifitiye ariko biguma bizimba kubera yuko usanga atabantu benshi bariko barayigura kandi iboneka izimvye cane gose. Nagiye mw'isoko ya kotebu kubibaza nsanga n'amahera menshi wopfuma ugura ifi.

Kare mu gatondo kw'ishure twakoze ikibazo batubaza akamaro k'ifi, ndavuga yuko ifise akamaro kanini mu mubiri w'umuntu. Iratuma amagufa akomera kandi n'uwuyirya misi yose aragira n'akabiri keza. Abandi bagiye baratanga ubororero butandukanye bivanye nivyo umwe wese azi.

Mugatondo ka kare navyutse nshaka guteka igitoke, ndagenda mw'isoko ndagura inyanya hamwe n'ibirungo vyose bigenewe. Ndacana imbabura hanyuma ndagiteka. Ubunyene mugatondo turiko turagifungura n'abavyeyi kiraryoshe cane.

Twari dufise abashitsi muhira iwacu ndaja mw'isoko kugira ifi ndayizana ndagura n'ibirungo, ubu rero sasa ndiko ndateka n'umuceri kugirango baze gushika bafungura, mwene wacu nawe yagiye kuvoma kugirango ace aza amfashe ntiworaba ingene bisaneza.

Nagiye kuri tanganyika kurangura indagara ndazironka ndahitana n'amafi kubera twari dufise abashitsi ngenda guteka, ubu rero natetse n'igitoki ntiwaraba mukanya barashika kugira ngo dufungure ndabarindiranye igishika kandi n'urukanywa gwamaze kuhashika.

Muhira iwacu ruguru hariho uruzi gwitwa Maragarazi rukikijwe n'ibiti, ibitoke, hamwe n’amazu y'abantu, iyo amazi yakamye duhora tuja kuvomayo tuyashikanye muhira turayateka kugirango tuyanywe, usanga aryoshe cane atabucafu nabumwe buriyo.

Mugisagara ca Bujumbura abarovyi baho bari bamaze iminsi bidoga ko atafi baronka. Uyu munsi bagiye kuroba baronka nyinshi cane rwose ntiworaba ingene zari ziteye igomwe. Ndetse baronse n'abanywanyi babashorera benshi rwose, bararyorwa bararonka amahera.

Hari hamaze iminsi imyidogo myinshi kubarovyi ,bari bakorera kukiyaga Tanganyika ko ntamafi baronka , uyumunsi zari nyinshi cane gose zimwe bazigurishije izindi bazitahana imuhira kuzifungurira imiryango yabo, vyari vyiza cane .

Ubu aborozi barashima cane kubera ntanumwe asigara inyumva iyo bagiye kuroba, yaba indagara canke ifi barabironka, kandi bararonka n'abazigura benshi kugiciro kibayabaye, kandi ntibizimvye gose umuntu wese akeneye ifi arayironka yipfuza.

Iyo abaranguzi baranguye amafi menshi usanga bafise akarusho kubera baca bayadandaza azimvye ahandi yabuze, bayabika gute rero? Barayashiramwo ibarafu ugasanga aguma kwa kundi nyene kandi niyo uyiriye iragumana akanovera k'ifi nababibonye ngiye gusumira mw'isoko ya Cotebu niho nabonye ivyo bitangaza.

Naduze kuramukanya ruguru iwacu ku gatumba, banzimana ivyo kurya biri kw'isahani, vyiza cane biteye igomwe kandi bizana akayabagu: ubushaza, ifi, vyari biryoshe cane, wamenga sinobiheza kubera akayabagu.

Uyu musi nagiye gutemberera mu rumonge ndashika kubera ko inzara yari nini cane , baranzimana ifi kandi yariko n’indimu. Naciye ndayikoza uburobe ndafungura ndahaga baca barampa n’ico kunwa hanyuma ndasubira ndurira imodoka ndagenda ndabandanya urugendo.

Mu rumonge hariho ahantu hari ikibanza c'iratiro urashobora kuja mu bwato muri abantu nk'abatandatu mugatembera mugafata amasanamu muri ico kiyaga kubera kiragutse ikiyaga tanganyika cane ariko hariho imvubu hamwe n'ingona bisaba kugenda winengesera kuko zibabonye zirabarya.

Nagiye mu kabare njanye n' umukunzi wanje arangurira ifi hamwe n' ibindi vyokurya biryoshe cane ndetse baranzanira n'akandi kanyobwa keza cane karimwo isukari nakanyoye kandi naryohewe ntiworaba ukuntu natashe mpaze no muhira sinigeze fungura kubera ibi vyokurya biryoshe nafunguye.

K'umusi wa kane haraguye imvura nyinshi kuburyo amazi yuzura umwonga n'imirima ntiyigeze iboneka, ubu abariko bararimba muruyo mwonga baridoga cane, kubera ibiterwa vyabo vyaratwawe ntakintu na kimwe bakibona hazova uruhombo ruriniya cane, kandi bitere n'inzara mugihugu.

Hakurya muhira iwacu uhagaze ku gasozi urashobora guhamagara uwo hakurya, kubera nta kuzi na kamwe gacamwo, ariko kwa mwenewacu hariho akuzi kitwa maragarazi gakikujwe n'ibiti hamwe n'iyindi misozi mwinshi cane gose, biragora ingene twoshikayo kubera ni mpaka ujabuke umwonga.

Ngiye kuramutsa umugenzi, iwabo bari bafise umusi mukuru. Mutoya wiwe yari yabatijwe. Batuzimanye neza: ifi, umuceri, ubushaza n'isose y'inyama. Vyari biryoshe, ndetse hariho no gutamba intambo z'ikirundi, amayaya n'ugwedengwe.

Mu ntara ya Bujumbura hamwe na Rumonge baravuga yuko indagara nyinshi cane, ni umurovyi umwe twavugishije muri abo bose kuko zari zimaze imisi zarabuze, ariko ubu zasubiriye kuboneka kandi ku mahera makeya cane. Umuntu wese aba akeneye ifi canke indagara ashobora gushika ku kiyaga hanyuma akazitora nkuko vyamye.

Mu ntara ya Bujumbura ikiyaga ca Tanganyika, abarovyi bari bidoga cane ku kuntu ata ndagara bakironka ndetse no mu Rumonge ntazari ziriyo, uyu musi basubiye kandi kugerageza bahakuye indagara nyinshi, hamwe n'amafi, ariko vyaje bizimvye kubera zari zarabuze.

Navyutse mu gatondo ka kare numva nshaka guteka, ndiyumvira ikintu nokora ndaja mw'isoko ndagura ifi ndagura n'agapiripiri n'ibintu vy'isosi inyanya, ibirungo vyose bikenewe, ndaza mu gikoni ndateka rero naciye mfata ncumba n'ubugari bw'imyumbati, vyari biryoshe cane.

Umugenzi wanje yitwa Kanuma, yaje kundamutsa. Iminsi yose ajabuka uruzi rwitwa Maragarazi. Nanje iyo ngiye kumuraba njabuka uruzi rwitwa Ruvyironza. Iminsi yose iyo imvura iguye ntituramukanya, kubera urwo ruzi ruratwara abantu gose usanga biteye ubwoba.

Twari dufise igitara kininiya cane kirimwo ubushaza Kandi twarahungukiye imifuko myinshi iyindi turayishora turaronka amahera ubu rero twaciye dushiramwo ibiharage naho nyene ndabona yuko hazovamwo amahera menshi tubikuyeyo tuzoca turima ibiyoba.

Akuzi maragarazi gasa nabi cane ,abenegihugu ngo babasaba yuko batosubira kuja kuvomayo, kubera usanga bariko bararwara izoka kumazi mabi banywa; canke bakaza barayateka bakaza kuyanywa hanyuma yahoze. Ivyo rero vyashikirijwe n'umushikiranganji ajejwe ivy'amagara y'abantu kubera ingwara zabaye nyinshi.

Mawe yahevye igitara kinini agiteramwo ivyamwa , yarateyemwo ibinyota, amatunda, ibitoke vy’ibisahira eka n’ivyibikashi. Kandi yarateye n’amananasi , mu mwonga aratera n’ibindi byose vy’ivyamwa usanga bikenewe mu gihugu cacu c’Uburundi.

Mw’itongo ry’iwacu twarahasize inzu, ariko twarimutse ; dusubiyeyo dusanga inzu yaramaze gufatangana n’ivyatsi ntiworaba ingene hasa nabi gwose. Mawe yaciye arondera abakozi barakuraho ivyo vyatsi vyose inzu turasubira kuyibona kandi bagomba bayisanure ibe nkanshasha.

Mu ntara ya Muramvya nibo bambere barima ivyamwa vyitwa ubuperi, kandi usanga busa neza cane bunazimbutse abana barabukunda ndetse n'abakuze, no mu ntara ya Karusi hose baraburima usanga buzimbutse naho nyene ntiworaba ukuntu buryoshe gufugura.

Murumuna wanje yagiye mw'ishirahamwe azana ingemwe z'ibitunguru vy'amababi. Twarabiravye turashira mu murima w'igikoni, none ubu bisa neza. Nta kintu na kimwe tukigura mw'isoko kubera ivyo bitunguru biradufitiye akamaro kanini, yaba mu guteka.

Mw'itongo Dawe yar'iyaradusigiye i Bururi twaciye tugenda durashiramwo inzu nziza cane y'amabati, kandi turateraho n'ibitoke, turateraho n'ibijumbu mw'itongo, kandi twarimbuye pe! Ntiworaba ubu ukuntu atakintu na kimwe dukura mw'isoko kubera ivyo twari twarimye.

Imyaka cumi iraheze mukuru wanje ari mwishirahamwe ryo mukayanza ryo kuziganya no kurangura imigambi, bahora barima bakworora . Uyu mwaka basaruye ibigori vyinshi cane yarabizanye muhira turabiteka, turavyotsa , turagemirira n’ababanyi vyari biryoshe cane gose.

Kare mu gatondo nazindutse kwahirir'inkwavu, mvuyeyo ca ndaja gusenya , hanyuma ca ndaja kw'ishure , ntashe naciye mfungura , hanyuma ndaturutse inka zanje ubu rero ndazishoreye kandi nca ndazikama mvuyeyo nkaca nduhuka ejo mu gatondo aho bukera nkaja kw'ishure.

Imigambi biri narimfise yari yo kworora hamwe n'uwo kurima uyu mwaka nararimye ibiyoba ndarima nibiraya muwundi mwaka zonca ntangura norore inka n'impene hamwe n'intama vyose bizogenda neza cane ndavyizeye.

Kagabo aragiye intama zine mucibare ca bamire, iruhande yaho hariho ingundu y'igitoke n'inzu y'ivyondo isakaje amabati ntiworaba ukuntu ziteye igomwe uwo murima ukuntu usa neza cane.

Mw'ishirahamwe "Tezimbere Burundi" bararimye ibiharage kandi n'ibiraya uburero bireze hageze kwimbura, umuntu wese ari mur'iryo shirahamwe ategerezwa kuzana umukozi kugira ngo abafashe, ndizeye ko hazokura umwimbu mwinshi bakaronka n'amahera menshi.

Mu kabande, ni itongo rininiya cane rigizwe n'ibiharage n'ibitoki. Iyo Mawe agiye gukora, yama agodoka bwije kubera haragumye gose nanje nkaca nja mu gikoni gukinjika kugira ndamugaburire nkaca nja kurondera amazi nanje.

Uyu munsi najanye na Mawe gukora hanyuma turarima ariko ntitwigeze tuhamara kuko hari hanini, twaciye dusigariza Dawe hamwe na mwene wacu, hama sasita zigeze twaciye tuja guteka kandi twafunguye ubu turaruhutse neza.

Iruhande y'ishuri hari ubweko bw'ibitibiriyebire rwose abarozi bahora baza kuzana inka zabo bakaragirayo ntuhorabigene mw'igisha baca avyanka, kubera yo guhonya ibidukikije sivyiza rero iyo abo bako barazironderera bakazigaburira mu ruhongore.

Igihe ngende iwacu ubwa mbere nta barabara ryari ririyo, ubu barariciye, iruhande yaho hari ibiti birebire cane, akayaga kose karashikayo, kandi nt'ahantu na hamwe hateye ubwoba, ubwa mbere twarinyegeza kugira ngo ntibahave badukanga abandi bana, ariko ubu hameza neza.

Ejo twagiye mwishirahamwe batumenyesha yuko kumunsi w'akane ari kwimbura ibiraya twari twagize hamwe n'amateke twari twateye ubu rero turiko duhiga abakozi bashaka kudufasha kugirango tuzonyarutse hama tubigurishe kubera tubigumanye bica bimererwa nabi ugasanga twahomvye

Inzu yo kwa data wacu isakajwe amabati hamwe n'amatafari aturiye, iheruka guhenuka kubera isegenya ry'imvura yaguye nyinshi cane kandi harimwo n'urubura hamwe n'imituragaro n'imiravyo birababaje kuko arasubira kwubakisha iyindi na burya ata mahera yari afise azohera hasi.

Imvura yaguye kuburyo atamuntu numwe ashobora guca mwibarabara ndetse nahantu twahora duca amazi yahuzuye haratwagwa biratuma rero ata modoka nimwe irengana kubera ibiziba bihari kandi mukujabuka tujabuka mubwato kubera atanzira ihari tubona.

Data wacu afise imirima itanu y’ibigori, itatu barahejeje kwimburamwo gusarura hose, hasigaye igitara. Iyindi ibiri iracarimwo ibigori bazovyimbura ku musi w’ejo. Ntiworaba ukuntu afise ibigori vyinshi cane.

Ku musi weje haragwiye imvura nyinshi cane y'isegenya umukuru w'umutumba yaciye avuga ko abeneweugubose abategereze guca imikobeko kuge n'imvuni zira cambo vyaradufashije cane ubo ntakintu yakimwe kizosobera gutwagwa, kubera kwijukira guca imiferege ahantu hose.

Ndiko ndatembera mw'ishamba nabonye ivoka ry'imejeje ndariraba ndavuga ati aha hantu ninde yaje kuhateragira ivoka? naciye ndarirandura ndarijana muhira nizera yuko mu myaka ibiri iri imbere rizonyungukira amahera menshi iyo ndiko ndaridandaza mu masoko ntiworaba ingene vyantwaye umwanya munini.

Muhira iwacu tuvuka turi abana batatu abavyeyi baratugaburiye umwe wese atora itongo ryiwe ,Jewe iryiwanje na ryubatsemwo inzu isakaje amabati hamwe n'amatafari aturiye iruhande yaho ndahashira igiti c'ivoka hamwe n'icumwembe ubu ndarya amavoka kandi araryoshe.

Iyimbura rirageze aho umuntu wese asarura ivyo yarimye i muhira twarimbuye imifuko myinshi y'imiceri , y'ibigore hamwe niy'amasaka , nyene turayijana kw'ihinguriro tuyikoramwo ifu ntiworaba ingene ubu dufungura neza birahimbaye .

Iwacu turima ibijumbu bisa n'umutuku ibindi vyera deredere, ariko ibiryoshe n'ivyo bisa n'umutuku kubera birazana ifu abanegihugu bose baciye bijukira kubirima kubera biratanga akayabagu ubikojeje n'ivoka hoho uguma winovora usanga biryoshe.

Ivoka n'icamwa ciza ku magara y'abantu ndetse no kubidukikije, ntiworaba ukuntu ku gatumba iwacu bijukiye kuyarima kandi arashoka cane mw'isoko usanga anazimbutse ku beyi nziza gose.

Ubushakashatsi burigisha cane cane yuko umwumbati uri ingirakamaro ndetse n’isombe zirafise akamaro kaniniya cane ku mubiri w’umuntu zirazana amaraso. Ubu rero abantu bose bategerezwa kuza bararima iyo mwumbati kuko zirafise akamaro kaniniya cane.

Ibigori vyinshi cane nivyo vyarimwe n'ishirahamwe Teza imbere i gihugu kandi bazokwimbura vyinshi kuko vyarabakundiye. Barimishije umwavu wa kijambere, abantu bose barijukira kuza bararimisha uwo mwavu kugira bimbure ibintu vyiza cane.

Mu gatondo mawe yantumye mw'isoko ambwira yuko ashaka guteka intore n'isosi y'inyama. Ndagenda ndagura inyanya, ndagura intore, ndagura na poivron. Vyari biryoshe cane gose, yateze arakinjika n'ubugari bw'ifu y'imyumbati. Emye, bwari buryoshe cane sinokubwira ingene vyari bisa.

Ata waco niumuntu akunda kurima akanorora nk'akarorero ipapayi amatunda amabungo imihwi impara nasi kwarura, naho arakunda impene inkoko hamwe n'inka ntoraba ingene ateye imbere, kubera ivyo bintu dusakora.

Dufise igitara kininiya cane ,kirimwo imyumbati hamwe n'amateke vyose twabikuyeyo turavyimbura tubijana muhira kubera harabasuma benshi baguma bagenda kuvyiba nana kimwe twabasigarijeyo ubu n'igitara gusa harera derere.

Bamire , Banuma , Bayaga , bagiye hamwe bumva bokorora ingurube hama bagatera nipera , vyaragize akamaro kanini mugihugu kuko amapera yaciye azimbuka Kandi n'ingurube zija nahonyene kugiciro ciza cane giteye igomwe .

Iwacu twarimye inzuzi hanyuma dukuramwo imyungu kubera imisoma twaritwayihejeje turayishora ariko ntabantu beshi bakunda imyungu kubera irababihira ariko itetse mubiharage usanga iryoshe cane gose turakuramwo amahera meshi kubera tuyidandaza .

Iwacu dufise umurima munini cane twateyemwo ivyokurya bimeze neza cane , cane cane nkibijumbu, amateke hamwe nimyumbati , ubu rero turiko turasarura ibijumbu bisa neza bifise amabara yagatuku, ntiworaba ukuntu bimeze neza .

Igitegwa c' ivoka ni ngirakamaro cane kandi kizimbutse kw' isoko abaribo bose barahimirizwa kworora kandi no gutera ico giti ni bimwe biteza imbere kumagara y' abantu canecane amababi yacu barayakoresha mukuyanwa kugira ngo uzane amaraso.

Ishirahamwe MUCOWISI ryarimbuye ibigori vyinshi cane kandi ibindi ntibaranabiheza, ivyo biratuma umuntu ahahombere canke akahungukira bivanye n'ingene bariko barimbura, rero nta muntu numwe yo kwikumira, ahubwo bisaba ko tuza turaja ahandi kugira ngo twunguranye ubumenyi.

Iyo iyimbura rigeze umwe wese yimbura ivyo yarimye. Inyanya, imboga ndetse n'amasereri. Iwacu rero, ntakintu na kimwe tutarima. Vyose uyu mwaka twaravyimbuye kandi vyagenze neza cane ntiworaba, ntamuntu akija mw'isoko ngo aje kugura ibintu kandi vyose twaravyirimiye.

Akibare ko muhira twakarimyemwo intore n'ama poivrons. Rero ikintu cagiye kudutangaza n'uko ivyo biterwa vyose hariho ibisa n'umutuku n'ibindi bisa n'urwatsi, biratangaje rero ukuntu biriko birama mu kajagari ariko ntaco vyishe biguma biribwa.

Ni igatangaza kubona kigori ceraderire cisatura kiri mu murima ngira coba cadakiwe n'izuba hanyuma kigafata umwanzure wo kwisatura ivyo nabibonye kwa mukuru wanje iyo twagiye kwiyumburira ibigore eme ni agatangaza vyo nabonyeho.

Date yatemy'igiti c'ivoka ariko haravuyeko amavoka atandatu, aca aratubwira akamaro kayo :dushobora guteka amababi tukaza turayanwa icayi ariko nukuvuga ko bituma ukomera cane, kand'ivoka zirafise akaniniya cane kumagara y'abantu bazifunguye.

Uyu musi mawidnutse mu gatondo kakare ashaka ivyamwe atuma akabura kuja kubaimuronderera mw'isoko aritegura arakaraba aragenda azana imicungwe imwe myinshi cane isa n'ubwatsi rutoto n'umwe usa n’ibara ry’ubururuumuhondo.

Uy'umunsi kw'ishure twize akamaro k'ivyamwa kandi turiga n'ingene umuntu yoshobora kubifungura. Akarorero twize ko ivoka ,imihwi hamwe na mandarine, twize n'imigwi itatu y'imfungurwa: ndemamubiri, nsanganyangaburo hamwe na ntanganguvu. Ivyo vyose n'uburwi bw'imfungurwa.

Abaganga barahimiriza abakenyezi ko boza baraha abana ivyamwa abana kuko ni ngirakamaro mumubiri wabo , nkakarorero :amatunda , amabungo , imihwi , imicungwe, mandarine birafise ico bimara mumubiri wabo , nikuza barabibaha .

abahinga b'indimo barigisha ukuntu bashobora kugetera kijambere k'umurongo; nk'abakunda kurima ibiharage, ibigori, n'ibiraya. Bakabereka ukuntu bigenda k'umurongo, usanga bimbuye neza ataruhombo rugiyemwo.

Ishirahamwe teza imbere igihugu ryarimbuye kumusi w'ejo ibiraya vyinshi cane kandi vyararonse akarusho kanini kumahera bari batanze y'umutahe ni babigurisha bazoronka amahera menshi baciye batanga n'imfashanyo nyinshi cane kubana batagira ivyo bafungura ndetse n'abavyeyi ba ntaho nikora

Yarijukiye kurima ibitegwa vyamira mu kuzimu nk'akarorero, ibijumbu, ibisunzu, amateke ivyo vyose turabifise ariko muhira dukunda amateke kubiteka mu biharage canke imyumbati, ibisunzu ntanumwe abikunda atari mawe wenyene.

Iyo tugomba twimbure ibiharage ca tuzana ikinga niryo ridufasha kubishikana muhira kubera ata modaka dufise yarapfuye, rero catwitwaza iryo kinga umwe agatwara uwundi agasunika usanga ari ibintu bihimbaye kandi tuvayo amaturu make cane.

Mukuru wanje w'umuhungu afise indimo nini kandi iteye ubwoba y'imyumbati, Uyumunsi yamye gusarura kuburyo umwumbati umwumwe asangako nimiburiburi itandatu ,twagize ubwoba Kuko azokwimbura ibintu vyinshi cane gose aronke n'amahera menshi.

Abarimyi bariduga caneko uyu mwaka atacu bazokwiyumbura, kubera hari ingwara yatereye ku bigori, kandi abiho baribitiza umusaruro rero vyari abaciye intege batuma bihebura kuburyo babonye ibigori bumva barahomvye.

Uyumusi mugatondo mawe yantumye kw'isoko ngura isombe zibihumbi bitatu hamwe n'ibitunguru vy' amababi vyogushiramwo vy' ibihumbi bitanu nagiye mw'isoko kandi nabironse, twaciye tuzisekura hama turazishira kuziko nizo twafunguye sasita ntiworaba ingene vyari biryoshe cane.

Mukwezi kw'akane abantu barimye umuceri harageze ko bagesa Mawe yatumyeko abakozi bane kugirango baze baheze umurima wose barawurembeje bazoca bagenda mukindi gitara babandanye naho nyene imirima yose izoba ihejeje kubagarwa umuceri

Umwungu n'ikintu ciza cane kumagara y'umuntu ndetse no munfungurwa kiraryoshe ariko biravana ningene baba bagitetse mubiharage canke mukindi kintu hose biraryoshe ariko gikunda abantu bakeya cane kubera batazi akamaro kabo bisaba k'umuntu aza arababwira.

Muhira dufise ivyamwa vyinshi, hariho ipapayi kandi zifise akamaro kanini mu mubiri w'umuntu, ndetse n'amababi yayo kandi iyo uyiriye bituma uvyibuha neza. Hariho n'imihwi, dufise ingundu miniya cane y'igitoki mawe yari yatugiriye imihwi kandi twarayiganye.

Mu ntara ya muramvya nibo bambere barima icayi, kandi kiragira akamaro mu gihugu cacu kubera usanga azimbutse nk'akarorero: amajani , Kandi turayashora no hanze tukaronka amahera menshi. Birafise akamaro kanini mu gihugu cacu.

Imuhira iwacu tuvuka turi abana icumi kibavyeyi babiri , batatu bambere n'abana babakobwa, abandi indwi basigaye n'abana basigaye babahungu, batanu bambere barakunda ubugari bw'ibigori hamwe n'ibijumbu ,abandi batanu barakunda amateke gose hamwe n'umuceri.

Mawe, ariko arakora yabonye inzoka acarirukanga ahamagaro mu banyi arayimitira nica yavuga yko adazosubira kuja muri uwo murima, kubera hari inzoka nyinshi bisaba ko bazitega hamabaka zica hariho n'imfuku, kuko imfuku zacezinyika, kubera izo nzoka zari zyayu.

Igiterwa ivoka nibimwe muvyamwa bifise akamaro kaniniya kumagara y'umuntu Kandi n'ikibuto caco baragikoresha mugusiga mum'umushatsi bigatuma ukura n'akamaro nakamwe kazoza karuta ivoka kuko n'ingirakamaro ahantu hose.

Iyo hageze kurima, abantu benshi bama barima ibigori canke ibiharage, hama basaruye barazana umwimbu wabo muhira, bamwe bakabigurisha ibindi bakaja kwibarabara bakavyotsa kugira baronke amahera, ikigori cokeje biraryoshe cane gose kubera ukirya aho ushakakiye kandi umwanya wose wipfuza, ntiworaba ingene biryoshe.

Imbata mirongo ibiri nizo dawe yaronse mu gashimwe bamuhaye kubera afise ubworozi bwa kijambere, ivyo n'umushikirangaji ajejwe ubworozi yabimuhaye, kubera yasanze ku mutumba ariwe wenyene afise ubworozi bwa kijambere kandi yijukira neza korora neza.

Nagiye mw'isoko gusuma nsanga ivoka rirazimvye naciye ngenda muhira ntera igiti hanyuma ubu rirakuze nanje nsigaye ndayashora kandi ndayazimbako ndaronka Inyungu rininiya cane gusumba ayo ryantwaye ndaritera ntiworaba Ingene ibintu bisigaye bizimvye muri kino gisagara nukuri.

Narimbuye imyumbati hanyuma ndayijana kuyanikira , ndaja no kuyisyesha ndayikoramwo ifu y'imyumbati , ubu rero muhira ntakindi kintu dufungura dukoza ibiharage atariyofu , irafise akamaro kaniniya cane , duhinduye turarya n'umuceri ugasanga Ibintu biguma bigenda neza .

Uwurongoye indimo mu ntara ya Kayanza arahimiriza abenegihugu bose bateye inyanya kuja kuraba bakazipompesha kubera haje ingwara ishobora gutuma zitabenja ngo zishe neza, ivyo rero ngo biratuma umuntu yarayiteye hama agahomba.

Umusi wa gatandatu twari dufise urubanza rwanje aho natora urupapuro rw'umutsindo, niho naciye nzinduka mu gatondo ngenda gusuma ikaroti, ibiharage bitoto, hamwe n'itomati n'intore kugira tugire isosi, vyari biryoshe cane, twaciye duteka n'umuceri kandi abantu baraje benshi.

Hadutse indwara ku myembe aho usanga hariko utubara tw'irabura kandi yarisa n'urwatsi rutoto, ivyo bisaba yuko abantu bose bajejwe indimo bose boza bagapompa kugira ngo birinde indwara tutazi ziva mu bitegwa vyacu.

Nyokuru wanje arakunda guteka amateke gose, aratumira abuzukuru, abana biwe ndetse n'umuryango, ababanyi kugira ngo baze bayasangire akabagurira amata yo kuyakoza. Murico gihe baba bariko baratera inkuru z'akahise , ibitito ndetse abacira n'imigani.

Nyokuruwanje na sokuru baraye bimbuye ibigori vyishi cane ejo mu gatondo twazindutse turahungurura ibigori vyabo kandi twaragize nkama base atandatu ubu rero hasigaye ivyo kwa mawe kandi navyo nyene turara tubimaze uyu musi.

Agahene kanje nakaguze umunsi dawe ampa amahera ngo nje kugura ico nshaka, ndagafise ari kamwe gafise amabara yera ayandi yirabura ndagakunda cane kuko karampa amahoro ndaja no kukahirira kagafungura neza ntikarigera kagwara numusi wa rimwe ntiworaba ukuntu gatangaje.

I muhira iwacu twaronse abakozi bane bagize umuceri. Warugeze kubagarira kandi mawe yaciye agenda mugikoni arakinjika arabagaburira isaha zitandatu zigeze. Ntiworaba ingene abakozi baryohewe, ntibigeze bidoga kuko bari bariko bakorana inguvu nyinshi kubera bafunguye.

Umukuru w’igihugu yarahimirije abenegihugu bose yuko borima igiterwa c’ivoka Kuko kirafise akamaro cane , aborozi ndetse n’abavuzi b’indimo bose bari muri rusansuma baraba kw’abenegihugu babiteye basanze bose bati ku murongo ata muntu numwe muhira wiwe adafise igiti c’ivoka.

Muvyara waje bamuhaye umurima akwirikirana ateramwo ibiharage biratotahaye kubera yakoresheje umwamvu w'ikizungu, umuntu wese nomuhanura yuko yokwijukira gutera kijambere kubera usanga harimwo umwimbu mwinshi cane gose.

Umukuru wanje yagiye mukama w'arikugura inkukokazi azana n'i saki, ubu rero birakuze inkukokazi ifise amagi mu misi iraberagura tujora twimbuka inkoniko nyinshi, kandi zimeze neza nanje azacangabira agaswikame kugirana nikurizi.

Mukuruwanje arakunda inkuru gose iyo barikumwe namuvyara wanje ntiworaba Ingene baguma batera inkuru bambaye agakingira umunwa bariko barasarura yemwe inkuru Zabo ntiwozimara vuba Kuko barakundana hagati yabo.

ishu ni igitegwa cambere ciza kumaso ndetse kwondesha kumuntu iyo abantu bavyibushe barayafasha kugira ngo bonde rero umuntu wese ategerezwa kurya ishu kubera rirazimbutse kandi ni indya iryoshe cane iyoo ni impanuro ijanye namagara yatanzwe uyumisi

Akarima k'igikoni kanje, nagateyemwo ibitunguru vy'amababi bisa n'urwatsi rutoto, ahandi naho ndahatera imboga z'irengarenga ntiworaba ingene ubu mpamagara uwujejwe ibintu vy'indimu aka nkurikiranira akampompa, imisi yose kumugoroba nama ngenda kuvomera kugira bibashe gutotahara na burya imvura yacitse.

Nararimye imyumbati, ndayanikira hanyuma ndaja kuyisyesha ndakuramwo ifu, birangirira akamaro rero iyo nkoze isosi nkoza ubugari usanga biryoshe cane gose, kandi ndayiteka no kubiharage ugasanga birajanye.

Iyo hageze kw'imbura icayi ni bimwe canecane mub'abakozi bakunda ariko Mawe ntatora abantu benshi ni batatu bonyene, bakarima ico gitara cose bazoteramwo ico cayi, hama bagatera, hageze kw'imbura nibo nyene bagaruka bakimbura ntiworaba ingene usanga bisa neza.

Twateragiye ibiraya mukwezi kw'umunani, ubu turiko turasarura. Turabona umwimbu muniniya cane. Kumahera twari twakoresheje, azokwigwiza nka gatanu. Umuntu wese akeneye gushora ibiraya canke kugura azoze iwacu mw'ishirahamwe, turabigurisha kw'ibeyi ritandukanye n'iry'abandi.

Naratembereye ndabona ariko ejo naguye mu gahundwe . Nagiye kwa Kabura nsanga bafise igiti c'umwembe camako ibara, ry'umutuku narimenyereye ibara, ry'umuhondo emwe vyarantangaje bituma nibaza impanvu uwo mwembe usa nkuko.

Umushikiranganji w'amagara y'abantu yaravuze Yuko abantu bokwijukira kurya ivyamwa nkakarorero umucungwe, imandarine, inanasi, imihwi, nivyiza Ku magara y'abantu ndetse no kubana abavyeyi bahimirizwa kuza barabibaha buri munsi kugira babashe kugira amagara meza .

Nariko ndatembera n' umugenzi wanje duca kumurima w' igitangaza ufise ibigori kandi wari munini cane, naciye ndababaza ukuntu babigize bambwira ko bafashe umwavu w' ikizungu barashirako nico gituma vyaciye bitotahara gusumba, nanje naciye ngenda muhira ndabiganira abavyeyi kugira ngo mumwaka uza tuzowukoreshe.

Data na mama baragiye gukora. Berahino aherekeje gatogato acasanga abavyeyi biwe gukora nawenyene ararima biteye ubwoba kuko ari umusore afise inguvu ashobora kurima centimetero mirongo itandatu ntiworaba ingene vyari bimeze neza.

Ibiharage vyanje vyarabaye nabi kuburyo ntashobora gusoroma n’umukubi naciye nshirako ifumbire y’ikizungu ubu rero biriko biraza biriko birareka guhishira ubu bisa n’ugwatsi rutoto, bisa neza cane gwose ndabonako nzohakura umwimbu mwinshi.

Nta muntu numwe muhira akunda umwungu, ariko imisoma turayifungura iyo rero hageze guteragira inzuzi umwe wese agira akibare kiwe hanyuma tukaza turarya imboga bukebuke, turafise n'irengarenga n'amashu ntiworaba, muhira ntitwigera duteka ibiharage vyonyene bitagira imboga.

Nzidutse mw' isoko kurondera ivyo mawe yari yantumye nsanze ibiraya vyaganutse ,yari yantumye ivy' ibihumbi cumi ariko namuzaniye umufuko wose. Kubarimyi ntibegeze bidoga kubera yuko basanze ivyo bari basize mu murima babigaruje incuro zitanu biraryoshe kwumva.

Iyo hageze kwimbura ikawa usanga ari ibintu biruhishije cane , mawe azinduka mugatondo kakare akagaruka kumugoroba arushe cane Kandi afise nabakozi benshi bamufasha kwimbura , ntiworaba ukuntu bitwara amahera menshi Kandi nivyo kwihanganira.

Iwacu muhira turafise ingundu z' ibitoki zitandukanye ibikashi hamwe n' ibisahiro, ubu rero twabitemye kugire dukuremwo imihwi tugane inzoga turafise urubanza umunsi wa gatandatu mwene wacu bazoza kumusaba, bizoba biryoshe cane gose kubera ntituzobura ico tuzimana abashitsi.

Iwacu hariho ubwoko butatu bwama pwavuro :imwe yasa nagahama ,iyindi n'umuhondo ,iyindi yasa n"urwatsi rutoto zose naziguriye rimwe kugira nje gukor isosi kandi yariryoshe cane yariryoshe cane gose yar'inyama.

Iyo mvuye mugisagara nduze ruguru kugatumba nama ndaba ibiturwa vyanje aho biri nkabikorako nkabiramutsa kuko mba ndabikumbuye mfis impene nziza cane ifis'amabara yirabura ahandi irera nkaba mfise n' inkoko zitanu nukuri nd'umworozi wambere.

Iryundimo wo ku mutumba wegwingoma ari twararika cane imirima yiwe ku'yipompa nk'akarorero inyanya intore ibiraya ivyo vyose aragerageza kugira ngo ntibirware, kandi agahimiriza abanyagihugu kuza barabipompa kugira bimererwe neza.

Kabura ni umworozi ku gatumba dufise vose bemera arafise inka arafise ingurube arafise ubukwabu arafise n'impine nyinshi cane zifise amabara yirabura ijo zzirera ijinzisa n'umugina, kandi nta igitungwa ciwe na kimwe cigera kibura amuhiriye wabo yabo inkoko vyose birahari amagi n ayobasha arayatora, kandi ayacuruza aneza gose.

Mawe arakunda imboga cane cane izisa n' ugwatsi rubisi, isombe , irengarenga ndetse namababi yibiraya arayakunda kuko arayateka mubiharage usanga aryoshe. Ayakaragishije amavuta ntiworaba umuntu usanga afise amaraso menshi cane kubera arya imboga.

Nyokuru wanje afise Ibiti vyishi vyamapera ariko ntanumwe ahako kubera abana benshi baguma bakoroka iyo bagiye kuyiba bica bisabako arondera umuntu ayamanura hama akayashora ayandi akayaha ababanyi n’abagenzi, usanga atamuntu numwe adafise ipera murabo babanyi biwe bose.

Uyu mwaka umwiyumbuzi wa mutoya cane bitumiye n'izuba ryinshi n'imvura yacigendahakirikare ivyo naribonye mu tongo ry'iwaco aho ibigori vyose bisa n'umuhondo, kandi ivyo horabisa n'urwasi ruhishiye emu biratangaje cane rwose.

Mukurima k'igikoni kanje naragiy ndafata ndarima ibintu vyose: nk'ibitunguru vy'amababi canke vy'amateke, ikindi irengarenga hamwe nama pwovuro ,ntiworab'ingene bisa neza cane kandi muhira turabikoresha ntakintu nakimwe tugisuma.

Nagiye mw'isoko ngiye kugura ibijumbu n'amateke n'ibiraya sanga birazimbutse cane icari kizimvye cagurwa ibihumbi cumi, rero nabizanye ndabiteka sasita twabifunguye Kandi Vyari biryoshe tubikoza ivoka .

Ishirahamwe Mahoro ryaragiye hamwe rizana amahera kugira ngo ririme amashu ndetse borore n'udukwavu, ubu rero bariko barimbura ntiworaba ukuntu bisa neza umwe wese muhira arafise amashu atahana kugira ngo aje gufungura n'umuryango wiwe, emwe birahimbaye.

Igiterwa c'ikawa ni ciza cane ku magara y'umuntu. Udashaka gusinzira ushaka gukora ibikorwa urashobora kucifashisha kandi kirafise akamaro kanini mu gihugu c'Uburundi ndetse no mu makungu kiranazimvye ndetse rero bituma abantu bose bahimirizwa kurima igiterwa nkico kuko n'ingirakamaro.

Nyokuru wanje yarimye amateke menshi, amwe ayateka mu mazi ayandi akayakaranga akayashira mu biharage usanga aryoshe cane. Ico rero adukundira nuko tuca tugenda tukayarya iyo adutumiye, kandi ayandi nayo ayashira mu babanyi canke akayagemurira abana biwe.

Mawe wanje arakunda kurima uturimu vwe gikoni imuheri wacu ndawe nawe arakunda kuragira, kandi agasobanya n'urugo ntiworaba ingene abavyeyi banje bafise umwete naje nkunda gukinjika, kubera ari uwo munga wanje.

Inka zacu ndufis'uko twazise amazina:imwe yitwa maza iyindi yitwa mariza, iyindi yitwa rukundo. iyo tugiye kuziragira n'abagenzi banje usanga biryoshe gose kuko tugenda turatera inkuru. dufise n'icibare kirimw'ivyatsi bitotahaye bisa neza cane ,ntiworaba ingene bimeze.

Tutarimuka ngo tuje kuba mu gisagara tukiba ku gatumba , twari dufise inzu isakaje amabati hamwe n’amatafari aturiye. Iyo nzu iruhande yayo hari hariyo ibiti vy’imyumbati hamwe n’ibindi bintu bitandukanye nk’ivyamwa, amavoka ntiworaba ingene twari dufise ubutunzi bukomeye .

Uwujejwe indimo ku mutumba iwacu yigishije abenegihugu yuko bo kwijukira guteragera kijambere no kworura kijambere, kubera birimwo inyungu nyinshi nabonye nk'urutore rusa n'ibara ry'umuhondo nirya mbere nari ndarubonye, kubera nta vyo narinzi.

Imuhira kwa nyokuru hari igiti c’ipera kiryoshe cane kandi coroshe kurira. Abantu bose baraza kuyamusaba. Yaciye rero agenda mukindi cibare arimayo irindi rimwe ubu rirakuze kandi na ryo nyene riryoshe kwakundi nyene ntiwohora uraraba ukuntu biteye igomwe.

Dawe ni umurimwi akomeye cane misi yose agiye kurima agenda araririmba, ndetse ajanye namawe hoho ntibipfuza kugodoka jewe ndamukunda cane, kubera akunda ibikorwa canecariho nko gutema gututura, ndetse no gusobanya.

Uyu mwaka haje uruzuba rwinshi cane bituma ibigori busa nabi cane birahishira ariko vyahora bisa n’urwatsi rutoto, abarimyi rero baridoga cane ko batazohava bimbura ivyo bateye . Emwe, tuzobaha dusanga vyasubiye kuduga Kandi arivyo twari twirimiye , biramaramaje !

Umukuru w’umutumba yaremesheje abanyagihugu yuko umuntu wese ategerezwa n’imiburiburi kuba afise mu murima ibiti bitatu vy’ivoka kubera birafise akamaro mu mubiri w’umuntu, ndetse barakoramwo amavuta yo kwisiga , nta kintu na kimwe kitava mw’ivoka . Rero abanyagihugu baciye bijukira kuza bararima.

Kera batubwira ko amashu anywana amaraso ariko ubu twarabimenye yuko ushobora kuyarya kugira akinge amaso ndetse ushaka no kwonda. Ishirahamwe iteza imbere ubu ryarayarimye kandi arazimbutse, umuntu wese ashaka ishu agende gucorera iryo shirahamwe.

Gutera kijambere biratuma ibiterwa bimererwa neza Kandi bigakura neza, iyo ubivye ahantu hanyuma ukaja gutera kijambere usanga bifise akamaro kanini mukwimbura kuko igiterwa kiravyibuha kikisanzura .

Uyu mwaka abarimyi ntibidoga kuvyo bateye habaye ikirere ciza harukuntu abateye ibigori bariko barasarura vyishi mu mifuko yabo ndetse ndetse babuze naho babishira, emwe birateye igomwe ndetse n'ibigori ubu biriko biragabanuka ku masoko hose hose ntahamwe utahasanga ikigori.

Dawe wacu ariko ararima mukabande yagiye yumva umuntu amaterefonye asanga ni mawe amubwira inkuru yiwe ko abana bose biwe bamenye kandi babaye aba mbere, yaciye ava mu murima aroga aca agenda kubaha agashimwe, bose yabahaye inkoko imwimwe, ntiworaba ingene vyari biryoshe.

Uyu munsi ku murango twariye neza kubera yuko twamye gusarura ibiharage vy'umutonore vyari bifise ibara risa n'urwatsi ,Biraryoshe kubigira imboga bikaryoha no ku gitoke ntahantu n'ahamwe bitajanye ubiriye uguma w'inovora.

Aborozi barakunda akazi kabo ko kworora ibitingwa, Data wacu Bamire akunda inkoko kandi arazifise nyishi gose ibihumbi amajana atanu, amagi arayashora kwisoko aka muzanira amahera meshi n'umutunzi akomeye gose

Aborozi b'ibitungwa barahimiriza abenegihugu kuraba ibitungwa batunze cane cane impene, inka n'intama hamwe n'ingurube. Kugira ngo bibandanye kororwa neza kijambere ,bifise amagara meza bigwaye bakabivuza kandi bizosanga biriko biteza imbere igihugu cacu.

Kurima ibiraya n'ivyo vyambere bitunze abantu, kuko birunguka iyo mwakoresheje ibase imwe mukurima mwimbura imifuko myinshi, mawe imisi yose yama atumyeko abakozi bane baza kumufasha, data wacu nawe acagenda kuba arasobanya no gutema ibitoki kugira bose bakora ntihagire n'umwe agume yicaye.

Uyu mwaka abadandaza ibiraya ntibidogo kubera ko vyarazimbutse cane. Ahubwo abavyimbuye baridoga cane kubera usanga vyarakorotse ugasanga bahomvye umutahe bari barimishije. Rero naciye ndabahanura yuko bobika imbuto ugasanga baravyungukiyemo mu mbuto zabo.

Murumuna wanje bamuhaye icibare mw'itongo , kimwe akirimamwo urundi ruhande arwubakamwo inzu ahandi ahashira igitoke ahatera namashurwe, araca n'ibarabara kuburyo abantu baje kumuramutsa baronka aho baca bisaneza cane yiyumviriye nk'umuntu akuze.

Iyo hageze guteragira usanga mawe yatumyeko abakozi batanu baza kumufasha nanje ca ngenda kuba ndakinjika kugira nze kubagaburira ivya sasita usanga vyoroshe cane mpejeje ca ngenda kuvoma amazi hama kumugoroba nkaja mukabande gusoroma imboga kugira mbandanye.

Abajejwe indimo bari muri rusansuma muvyerekeye ibiterwa bimwe bimwe ;amapera, imyembe n'amavoka bakaraba y'uko bitarwaye kugirango bazobarondere imiti yo gupompa vuba cane gose ariko basanze bimeze neza nubwo birwaye sivyishi cane

Mbega ivyamwa vyari mw'isoko emwe vyari biteye igomwe pe uyu munsi mu gatondo nazindutse nja mw'isoko kugura ivyamwa rero nasanze hari vyiza cane amabungo, pasiteke, mandarine eka watori ivyo ushaka vyose ntiworaba ku mahera yawe.

Mu gatondo ka kare mawe yamvyuye ngenda mw'isoko gusuma ipwavuro n'itomati, ndasuma n'ibitunguru vy'amababi hamwe ni vy'amateke, ndagenda no mu birungo ndasuma ivyo gukoresha isosi, ndagenda no gusuma ifu y'imyumbati hanyuma ndatora n'umuceri wose ibiro bitatu.

Ishirahamwe umuco wabose rifise ubukerebutsi iyo hageze kurima , bonyene baririmira atabakozi bajanyemwo bafise amasuka menshi Kandi bafise nabanywanyi benshi , hageze gutera ibigori, ibiharage baravyiterera bonyene ntabakozi bakeneye.

Ukwzi kw'umunani niho twateragira ibiraya, twavyimbuye mu kwezi kw'akane, imifuko vyinshi yaruzuye bimwe turabitanga kubabanyi, ibindi turabigemurira abo tuvukana, ibindi turabishora mw'isoko, nukuri vyira vyiza cane kandi twararonse amahera menshi gose.

Umusi ndangeze amashobure y muhira baramaye agashimiya kangana n'amafaranga ibumba amajanatanu na canke nda mw'isoko ndagura impere zitatu imwe arifise bararyera iyindi yirabura iiyindi yasa n'umugina ntibororaba ingene zibuzikuze, kandi zisaneza cane rose uhoruraraba ingene zirisha.

Datawacu yimbuye intore nyinshi cane, nk'imifuko itanu. Ubu rero ariko arayigurisha kandi zirazimbutse, ntamuntu n'umwe atamuzi kubera yari amaze kuzana itangazo ry'ivyo akora, ndetse n'amagi arayadandaza, ntamuntu n'umwe yigera aja ahandi gushorera.

Ishirahamwe ryo kwiteza imbere baragiye hamwe begeranya amahera biyumvira ko botera igitegwa inyanya, ni ciza cane ku magara y'umuntu kandi bituma no mw'isoko bizimbuka baciye barondera n'umuntu yavyigiye aza arapompa ico gitegwa.

Imifuko y'ibiraya mirongo ibiri, nivyo twimbuye mw'ishirahamwe ryacu Teza Imbere Burundi. Kandi twari twateye umufuko umwe w'ibiraya. Ariko ndabona ko tuzokwimbura cane, umwe wese akazotahana igitebo c'ibiraya. Uzosanga tubigurishije amahera menshi cane.

Uyu mwaka ibigori ni vyinshi cane umwe wese yarimbuye kuvyo yari yateragiye iwacu biracari bitoto bifise ibara ry' ubwatsi kandi birasosa iyo uvyokeje ndetse guhungurura nahonyene biroroshe cane ntiworaba.

Gutera kijambere nivyo vyiza cane kandi biratuma ibitegwa bitera bimera neza bigakura ku murongo, ivyo nabarimyi cane cane bavyigiye mu buhinga usanga bariko barabihimiriza abenegihugu yuko umuntu wese yotera ku murongo kugira ngo icamwa ciwe canke igitegwa kimererwe neza.

Bamire uyu musi iwawo bimbuye ibigori vyinshi cane, imifuko yuzuye muhira nka mirongo itandatu babuze aho bayishira, kandi yaciye atumira n'abagenzi biwe kuza kumufasha gusarura kubera vyari vyinshi cane gose, arabaha n'udushimwe ku ruhande.

Umukuru w'umutumba wa Gwingoma arahimiriza abenegihugu biwe ko bogira uturima tw'igikoni bagashiramwo irengarenga, puwavuro, hamwe n'ibindi. Biraryoshe cane iyo uriko urasarura kuko imboga zifise ibara ry'ugwatsi ni ngirakamaro mu mubiri w'umuntu no ku magara y'abantu.

Iwacu mu Giheta nyokuru ararima rwose ntiyigera acike intege. Ibiraya, ibijumbu, amateke, ivyo vyose arabirima kandi yimbura vyinshi akaca arungikira abana biwe baba mu gisgara kugira babashe kumera neza ibindi akabishora kw'isoko.

Intama yanje yavyaye ubwana butandatu birateye igomwe iyo ngiye kuragira nama ndaziririmbira kugira ngo zifungure neza, ndazitahanye nkaca ndaziha amazi kugira ngo zishoze ivyo zizoba zariye, ndazikunda cane.

Ishirahamwe Mahoro niryo ryambere mu Burundi ryabaye iryambere mukurima kandi no kuziganya ,no kuguranana kandi vyose ryabaye iryambere kubera harimwo abanywanyi benshi bakarima ibiraya imifuko myinshi ibiharage, ibigori n' igitangaza abantu bose bashaka kuja muriryo shirahamwe.

Nyokuru wanje arakunda kurima ibiterwa vy'amira mukuzimu nk'akarorero ibijumbu, imyumbati n'ibisunzu, ivyo misi yose ntibibura muhira iwiwe Kandi arabifungura, bifise n'amagara meza kubantu.

Ku musi wa kane twari dufise inama mw'ishirahamwe, turiga ukuntu twotezanya imbere kandi turiga n'imigambi dufise, inyuma yaho haciye hakurikira amasanamu umwe wese yifotozanya n'uwo bashaka, ntiworaba ingene vyari bisa neza, hanyuma turafata n'isanamu y'ubumwe.

Gutera kijambere ubu biraharawe kubera abantu bose barajijutse. Ntamuntu numwe agitera adahamagaye uwujejwe indimo, kugira amukurikirane amupimire ivyo agomba atere ndetse arabe ko ni igiterwa ciwe gifise amantuzeya meza.

Imuhiri iwacu turafise umurima munini cane mawe akunda ku wurimamwo ibijumbu iyo asaruyi ahakura umwimbu mwinshi cane ungana ni vyo atari yahateye iruhande rero y'uwo murima hariho ingundu y'igitoke hakaba n'amashurwe, kandi niruhande y'imuhira.

Ishirahamwe Terimbere ririmwo abanywanyi mirongo itatu bararimye ibigori. Vyari vyiza cane kuko babishizeko umwavu w'ikizungu. Kw'iyimbura bazonkwimbura vyinshi cane kubera bakoresheje umutahe muniniya gose. Ntiworaba ibintu bazohakura n'amahera bazohasanga.

Ishirahamwe mahoro ryama misi yose risarura ibigori vyishi , uyu mwaka bimbuye ibiro ibihumbi mirongo itanu kandi biri mumifuko myishi ntiworaba ingene banezerewe bazokurayo amahera meshi cane kubera bakoresheje ubutunzi bwabo bwose .

Umwana uwo ari we wese ategerezwa gukura akunda ivyamwa: mandarine, imihwi, amabungo, ibinyota; nta kintu na kimwe umwana adafungura. Rero birasaba ko abakenyezi bitwararika ibibondo vyabo kugira ngo bigire amagara meza cane.

Isoko y'iwacu irema ku musi wa gatatu, iyo yaremye barazanaho ibitoki vyinshi caneee, ibiraya, ibijumbu, imyumbati, amateke, kandi barazanaho n'impuzu, usanga bizimbutse cane kubera ari umusi w'isoko, nta muntu n'umwe ataha yidoze.

Mama wa kagabo hamwe namabowa kamili bavuye gukora bagenda baratera inkuru z'abana babo uko ntubiga ku mashore azinde cane, kandi baza ubwenge baba ba mbere bose ntiworaba ingene abavyeyi baryohebwa bagatwenga, kubera abana babo babashimisha ntibo bakoze isoni.

Se wa kabiri muhira kwa akagabo bari bafise abashitsi mawe wiwe yaciye atuma Bamire gusuma mw'isoko igitoke, ubushaza, amateke, ibiharage, ifu n'umuceri vyari bimeze neza cane arasuma n'amavuta y'ugukaranga ivyo kurya vyari bise neza gose.

Mawe yangabiye icibare muhira ndakirima mwo amateke n'umusoma none ubu hariko hazako umwungu ndetse n'amateke asa neza cane ateye igomwe rero naciye ndaba ndarima mwo n'uturengarenga kugira ngo akibare kanje kabandanye gasa neza.

M’umwaka uheze twararimye ibiraya mw’ishirahamwe iwacu, ubu turiko turabisarura kubera twabirimye kijambere tukabirimisha n’umwavu w’ikizungu, tuzohakura umwimbu mwinshi cane gwose kandi biroroshe gusarura kubera ni kumurongo biteye kijambere ntiworaba ingene biryoshe.

Za wanje yaguze inguruweuko icumi na kabiri ntoya cane uyu musi yavyaye ibibuguru cumi na kimi, kandi ayoroye neza, ndetse na nyina ifise amagara ameza ntiworabika ntusa neza cane rwose biratey igo mwe.

Muhira kwa mawe barimbuye ibigori vyinshi cane, bimwe barabibikije ibindi barabigurisha ibindi babikoramwo ifu. Ubu rero bariko barahungurura kugira ngo basubirize ivyahahora ntiworaba ingene biryoshe ariko biraruhisha cane umenga wikoreye umuzigo munini cane.

Dawe yashoye imyumbati mw'isoko asanga ikiro kimwe kigurwa ibihumbi bitanu yarungutse amahera menshi kuko yari afise ibitara bininiya cane atarasoroma, emwe nukuri ntiworaba ukuntu afise amahera menshi ku myumbati yiwe gusa yarimye muri uwo mwonga.

Ubu ikawa irezi abimbuzi bayabitwara muhingurire kugira ngo bakuremwo amajane hanyuma tukase tuyashora mu mahanga harajamwo amahera menshi cane, kandi afashe igihugu ndese n'abantu baba barayirimye iyo kawa niora bingene ibintu bisa neza.

Iyo hageze gusarura urutondera misi yo simawe ajana na mutoya wanje mvuye kw'ishuru cengenda nkamutoya kugira ndamugaburire agasigara nawe arasarura ku mugoroba cendamushira mawe kugira mwosi ntiworaba ingene akunda mutoya wanje, kuko ni umuntu wa mbere w'umuhererezi.

Umuntu wa mbere mw'isoko ya Bujumbura afise ubutunzi bunini n'umuntu adandaza imifuko myinshi y'umuceri, ubushaza, n'ibiharage, hamwe n'ifu y'imyumbati canke y'ibigori, uwo rero aba ari umutunzi cane kubera adandaza vyose ndetse akadandaza n'amavuta.

Gutera kijambere n'ibimwe aborozi canke abajejwe indimo babonye ko bikenewe. kuko biratuma isi imera neza kandi n'igiterwa kigakura ata mududaro w'ikindi gifise ivyo vyashikirijwe n'umuyobozi ajejwe ivyo indimo mu ntara I karusi.

Mawe aherekeje Kagabo kw'ishure , aca aragaruka kugosora ibiharage ahetse na Bamene mu mugongo, emwe afise umwete muniniya cane ,Kandi ivyo vyose abihejeje aca agenda mu gikoni gukinjika kugirango Kagabo agaruke asanga bihiye avuye kw'ishure.

Nyokuru yampaye ikigori kimwe ngo nje guteragira, n'imbura ibiro mirongitandatu vy'ibigori, ntiworaba ukuntu bisa neza cane, ubu rero ngomba ndabishore nkuremwo amahera yokugura amakaye ndetse n'ikaramu n'ayandi yokw'ishure biramfasha cane gose nokubaho kw'iwaje.

Muhira iwacu iyo isarura rigezemwo mawe atumako abakozi indwi baja kumwimburira ibigori n'amasaka dawe na we acagenda mw'itongo kuba aratutura ibitoke ugasanga ibintu biriko bigenda neza gose ntiworaba uko abakozi bakorana umwete.

Ibijumbu birafise akamaro mumubiri w'umuntu ariko biravyibusha canke bikondesha biragabanya isukari mumubiri w'umuntu rero mawe yavuze kwo twobirima cane kugira ngo abana biwe baze barabifungura babikoza amata kubera turafise Inka nyishi muhira.

Ntakintu gitwengeje nk'ahantu muhejeje kwimbura Ibiyoba Naciye ndabifata vyose ndavyegeranya ndabishira Inka muhira Kandi zirabikunda usanga amata uriko urakama yisesa utoraba emwe nzoza ndabigenza ukwo nyene ngenda kuzahirira ivyobintu vy'ibiyoba twagiye turakuramwo.

Umwaka wabaye mwiza cane kuborozi no kubarimyi b'ibiharage b'ibigori n'ibiyoba barimbuye imifuko myinshi barabura naho babisanza kubera izuba hamwe n'imvura vyaguye neza cane ntanumwe y'idoze muri abo bose

Uyu mwaka muhira twari dufise igitara kininiya cane turimamwo ibiyoba twarahakuye uruhombo kubera ata mvura yaguye ndetse hagumye haka uruzuba rwishi nta kintu na kimwe twigeze dukura aho hantu ndetse n'imyumbati twari twahateye nta kintu na kimwe twakuyemo kubera izuba.

Ejo namye gusarura ibiyoba, naciye ndabizana ndabiteka mu mazi ibindi ndabikaranga ndabishora. Ce ndagemurira n’ababanyi ndashira na nyokuru kugira afungure, nubwo ata menyo afise yarabishoboye nta kintu na kimwe gituma ikiyoba udashobora kugihekenya, Cari kiryoshe.

Ibiyoba biraryoshe gusarura twebwe twabiteye mu kwezi kw'agatandatu, ariko ubu turi mu kwa kane turiko turasarura ntiworaba ingene abanyeshuri bose twigana baza kumfasha, kubera biraryoshe ubisarura ubirya, ariko biragwaza inzoka hamwe wo vyishenga woca uja kwa muganga.

Nagiye gutembera mu murima nsanga harakantu kimejeje ntako namenye kubera kari gafise gisa urwatsi rutoto niko kari gasa n’ukuri natangaye kubona ako kantu konyene atakindi kintu kariko naciye ndakaha ndakajane, Mawe kugira ndakamubaze nawenye kamunaniye.

Dawe yazindutse abwira mawe ko akumbuye ubufu bw'ibigori, aca arantuma mawe kuja kubusyesha ubu rero nagomba ngende kandi ntwaye ibiro vyinshi cane sinzi ko mpava ndabishonora ariko kanuma yambwiye ko aza kuntwaza uyumusi nyene numva noba ntomboye.

Ibiyoba vyi Burundi biraryoshe cane kurusha ivyahandi mu mahanga kandi bafise nisi nziza iryoshe kurimamwo ibiyoba kandi ningira kamaro mu mubiri wu muntu urashobora kubikaranga canke bakabiteka vyose biraribwa usanga biryoshe cane gose.

Imuhira iwacu twararimye ibiyoba vyinshi cane ku musozi wa rwingoma ntiwobara ukuntu vyari bimerewe neza tuvyimbuye twarahayeko kwababanyi turabishora mw'isoko ibindi turabiteka turabifungura ibindi turabikaranga turabidandaza mw'isoko vyari vyiza cane kandk twarahakuye amahera menshi

Uyu mwaka, ndetse no mu mwaka uheze hose twiyumbuye ibigore vyinshi twarabuza, naho tubishira turabigemura ibindi tubishira ahantu mwishira hambi kugira ngo ibigega tubibikama nti worabigani tswiyumbuye ibigore ivyici cane, kandi ibisa neza ntiworaba.

Iyimbura ry'ibiharage rirageze turahura kandi muhira usanga dufise abakozi benshi barumuna banje nabo baca bagenda nabo nyene bakabafasha kumugoroba baca bagenda gukina umupira ntiworaba ingene ibikogwa biba biryoshe muri kumwe n'abavyeyi mutera inkuru.

U abantu benshi bariko barijukira kurima igiterwa c'ibiyoba kirafise akamaro mu mubiri w'umuntu, kandi barakidandazeg'ikaranze, kandi barashobora no gucitiza mu gusiga umukate birabereye cane, kandi bituma n'igihugu gitera imbere.

Muhira iwacu twarariye urutondera rusa n'agahama, kandi biraryoshe cane ku myumbati ndetse no ku mateke. Mawe yaciye abigemurira nyokuru wanje yarabifunguye kandi vyari biryoshe cane gose ntiworaba ukuntu yanezerewe nyokuru wanje, vyari bitey'igomwe.

Inkore n'ikintu kimeze nki biharage gusa abantu beshi ntibakizi gifise ibara risa n'urwatsi kandi iyo uyiryanye ku myumbati navyo nyene biraryoshe canke ukabikaranga mu mamesa usanga biryoshe cane gose rero umuntu wese arijukira ku rima inkore.

Isoko yiwacu irema kuwa gatatu ntakintu nakimwe udasangayo imifuko y'imiceri; imifuko y'ibiharage ntakintu nakimwe wigera ubura muriyo soko; ibitoke; ibiraya; ndetse namateke; hose hose uridoraguza kugira ngo uronke ico ukeneye cose.

Inkore nico kintu cambere bavuga yuko ari ciza ku magara ya bantu, ndetse kinatanga n'ubwenge, iyo umuntu akundi kwibagira arashora kuyikoresha mu kuyinywa n'amazi, umuntu wese rero afise iyo ngorane arashobora gukoresha ico gitegwa kubera ni ngirakamaro.

Ibiharage twimbuye imuhira twarabuze naho tubishira ,turafata kwa nyokuru turamusaba nahonyene aho tubishira ,twarabimanitse hejuru kurusenge Kandi vyaradufashije, ubu tubikuraho tubikubita, tuja kubishora ibindi tukabibika mumufuko kugirango tuzoze turabikoresha muguteka.

Iryerura vy'ibigori rirageze nk'akarorero ubu abanyeshuri bari mukaruhuko biriwa baragosora, kandi bongera bahungurura ibigori umwe wese nk'amabase atatu atatu usanga bahahejeje, kandi n'abavyeyi barafise akaruhuko, kuko abana babo baca babafasha murivyo bikorwa.

Nagiye kw'isoko gusuma nsanga hari ibiharage bifise Ibintu umengo kwera ca ndafata ndabigura ndabishira mukarima kanje ubu ndarya umukubi kandi sinidoga kubera Yuko vyariko biramerera mw'isoko Ubu ntamuntu n'umwe atarya imboga muhira .

Ubushaza bwanje busa neza cane gose, mugatondo nagiye kugura mw'isoko ibintu vyo kubiteka, ndetse ndagura n'umuceri hamwe n'inyama ndakora isosi. Sasita rero abavyeyi banje bafunguye kandi bahaze vyari binaryoshe banshimiye.

Twari dufise umunsi mukuru ku rushengero iwacu, dusanga harih'abantu bashaka ubushaza butoto n' ubundi bwumye naciye ngenda mw'isoko ndabugura ndabagurira n'umuceri kubera bijanye, bafunguye ntibahejeje kandi twabakoreye n'isosi y'inyama, iyindi y'intore ku batary'inyama.

Indwa iraheze twanikiye ibiharage ibiyindi tubishirra mu mazi ivyo twashize mu mazi twasanze vyatanguye kumera, ndetse abamengana umuntu yabivomeye akabitera nezo twashije tubireka tubimije ahantu ubweko birakura, kandi turabona ko tuzorya umusoma.

Uyu mwaka abarimyi barashima cane ku kuntu ibigori vyungutse kandi bikimbuka neza imifuko iruzuye muhira iwabo ndetse nibindi ntibarabikura mu murima kubera ni vyinshi cane gose vyarabakundiye n'ikirere cabaye ciza cane.

Twarimbuye amasaka kuburyo tubura aho tuyashira, ca turafata aho hantu nyene twayimburiye tuhashinga ibiti hama turayamanikaho, ubu rero harageze yuko tuyakubita kugira ngo tuyashore, ayandi tuyakoremwo inzoga, ntiworaba ukuntu bisa neza, n'ayandi turayakoramwo ubuyi.

Muhira twimbuye ibigori bitandukanye. Kandi turimbura n'ibiharage vy'ubwoko butandukanye, n'ubushaza. Hariho ibiharage vyirabura, vyera bisa n'ugwatsi rutoto kandi hakabaho n'ibindi bisa n'umuhondo. Emwe, ntamuntu yoza gutora igiharage muhira ngo akibure.

Nyokuru hirya yejo yatugemuriye ibiharage vyirabura. Twarumiwe nubwa ambere twari tubibonye. Twaciye tubiteka tubiteka n'imyumbati, vyari biryoshe tubikoza ivoka. Ntamuntu numwe atabiriyeko ntiworaba vyari bisa neza.

Ugutera kijambere, biri bimwe mu barimyi cane cane, bahimiriza yuko umuntu wese ategerezwa gukora, kandi biratuma n'ibiterwa bitagira umudugararo hagati yaho, ugasanga biriko birahana amahoro, bituma rero umusaruro uba mwishi cane gose.

Mugenzi wanje adandariza mu isoko nkuru y'igisagara ca kujumbora nagiye ku mutemberero yu musi afise imifuka b'umuceri ibiharage ibiraya amateke ifuze ubwoko bwose arazifise ntiboraba ingene yubuka amahera menshi, kandi afise n'abanwanyu benshi bwose.

Imuhira iwacu twara rimye ubushaza turabwanikira buruma bumaze iminsi myinshi tugiye kuburaba twasanze bwasubiye kumera kubera tutigeze tuguma tubusohora hanze ngo bwume neza iryo n'ikosa ryahabaye ariko muwundi mwaka ntituzosubira twaciye rero tubuteka uyumunsi nibwo twariye

Ibiharage vy'umutonore birafise akamaro kanini mumubiri wumuntu kandi barashobora no kubikoresha ahatandukanye haba gufungura canke guhekenya ari bibisi usanga bifise ugwatsi rutoto biraryoshe gusoroma iyo muri abantu benshi kandi biranyaruka gusha iyo babitetse.

Dawe na mawe bagiye gukora. Berahino aherekeje Gatogato ace aja gusoroma ibiharage bitoto bifise ibara risa n'urwatse. Ntiworaba ukuntu uyo munsi uza gufungura neza sasita, jewe numva mfise n'akayabagu kenshi cane.

Uyu mwaka twimbuye ibigori vyinshi kubera twateye imbuto ya kera. bimwe twara bisyesheje kugira tubikuremwo ifu, ibindi tura biteka, Ibindi tura vyotsa ,kandi twaciye tubika n'imbuto yo mumwaka uza kugirango ntibizo kwigere bisaza.

Umugenzi wanje yari amaze imisi abura akanya kubera yari mw'isaruro. Bararimye ibigori kuburyo babura naho babishira. Bimwe barabitanga babiha abantu kugira ngo babafashe gusarura. Nubu ntibaheza ntakanya araronka kugira ngo nzoce ngenda kumuramutsa ndamutembere. Nanje nahisemo kuja kubafasha kubera vyari vyinshi gose.

Mu ntara ya Kayanza; Gitega; Bujumbura; Ngozi; barimbura igitegwa c'igikaju, baca bakijana mw'ihinguriro bagakuramwo isukari, imifuko myinshi cane igafasha abana bakiri bato, ndetse bakabitangamwo n'imfashanyo, ntiworaba ingene usanga bisa neza.

Tumaze imisi twimbura ibigori vyinshi cane imyaka itatu iraheze, muhira nta n'umwe atarya ifu y'ibigori turagira n'ubuyi ibindi tukavyotsa canke tukabikaranga ntiworaba ako kamomaro k'ibigori, canke tukabiha ababanyi bakaza n'ababanyi bakadufasha kubifungura.

Ibiyoba vyaje bisa neza kubera nabiteye kijambere, umunsi wo kubitera nahamagaye umuntu ajejwe ivy'idimo arafashe gutera k'umurongo, ubu rero birakuze kandi nzokuramwo umwimbu mwinshi kuruta aho nabikoresheje ndiko ndabigura, ntiworaba kandi nzotanga agashimwe kuriwo muntu wese yamfashije.

Ubwambere mbony'ubwoko butatu bw'ibiharage:ubwambere burera, ubundi busa n'irangi ry'umuhondo ntiworaba ingene bitangaje kumukumusi dufungur ibiharage dushaka kubera twabirimye kandi vyaradukundiye bimwe twarabishoye ibindi turabigemurira abakazana bamawe.

Gutera kijambere ni bimwe aborozi canke abajejwe indimo bahimiriza abenegihugu kugira ngo bashobore kurima neza. Kandi biratuma igiterwa gikura neza cane cane nk'ibiharage, ibiyoba hamwe n'ibigori. Ntiworaba ingene bisa neza.

Ikawa nico cambere dufise mu gihugu cacu c'Uburundi kizana amahera menshi. Iyo abarimyi bahejeje kucimbura, baragitwara bakagihinguramwo amajane, natwe tukagishora hakurya, hanze y'igihugu, tukazanamwo amahera menshi kubera gifise uburyohe bwiza bwisangije.

Dawe yampaye agashimwe umunsi naheza amashure kubera nari nabaye uwambere amapa inka y'ifirizoni ifise ibara ryera ,n'irindi ryirabura, ubu irakuze iri mukuvyara ,nzoca ndayigurisha kugira nsigarane utwotwana dushasha hanyuma cendaba uyundi mugambi nkoramwo.

Iyo hageze kumugoroba, bakuru banje bagiye kuragira, bashoreye inka, muhira turategura amazi zishika zinywa, ndetse tugacana n'ikigira. Iyo turiko turakama, bituma inka iryohegwa, tukaziririmbira, tukazitambira, abandi bakaba baraterera amata tuba twakamye, usanga bimeze neza gose.

Dawe yampaye ingurube imwe, ariko ubu zisigaye ari zitandatu kubera iyo ngurube yaciye ivyara ibibuguru bitandatu, ntiworaba ingene bisa neza, nanje ndazikunda, kandi ndazigaburira ivyokurya vyose bishaka mba ndazihaye, kugira ngo zibashe kugira amagara meza.

Data wacu n’umworozi afise ingurube zishika nka zitandatu zose zifise amagara meza , arafise n’inkoko nyinshi arashora amagi kugira ashobore kuronka amahera yo kugaburira izo ngurube, ntiworaba ukuntu bimerewe neza Kandi n’abana biwe baravyibushe kubera barafungura neza.

Nt'abantu bateyimbere nk'aborozi, ubushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi arahimiriza abantu bose b'ibitungwa yuko bobicandagisha kugirango birinde ingwara z'ivyaduka kunyama zabo canke kubitungwa rero birasaba yuko umwe wese yosuzuma igiturwa ciwe.

Ingurube yiwacu yar'irwaye ,turahamagara umworozi abijejwe arayivura, kandi ubu ni mitende, ubu rero yarafashe irazana ibibuguru vyayo iravyonsa neza, navyonyene biriko birakura ubu kimwe kigomba naconyene kizane ububuguru bundi.

Natanguriye ku bworozi bw'impene ndabivamwo ndagenda ku ngurube, ubu ni nyinshi cane gose zagwiriye ndiko ndiyumvira ko noca ngura umurima hama nkarima vyinshi cane nk'akarorero ibiharage hamwe n'ibigori nkaza ndasarura nk'abandi.

Iyi hageze rusansuma ndetse bagacanca n’impene canke inka , usanga aborozi aribo bafise amahera menshi ariko bararuha kubera bazunguruka umutumba wose bariko bararaba ibitunzi bafise ivyorogwa canke n’imirima yose bakagenda barayiraba .

Iwacu tur'abambere m'ugutanga amata kubera dufise inka nyinshi .Dufise igitara kinini tuja kuziragiramwo iyo tuziturikije turazicura hanyuma tugaca tuziha amazi k'umugoroba tukazikama abantu bose baza kudushorer'amata iwacu muhira.

Mw'ishirahamwe iwacu baradusavye yuko umwe wese yotanga amahera kugira bazomuhe agashimwe je bampaye inka abandi babahaye impene ntiworaba ingene vyari bibereye naciye ndayitwara muhira ndayigaburira neza ubu yampaye utundi twana tubiri ngomba nce nshora nyina wazo kugira ngo nunguke ngure impfizi

Ishirahamwe ry'abagenzi ryareganije amahera, biyumvira ko bogura inka nyinshi cane kugira baze barashora amata ahantu vyagenewe. Ubu rero niko bariko baragenza, nta muntu n'umwe abura amata kuri uwo mutumba, kandi arazimbutse cane.

Hamaze imisi hari rusansuma rw'muntu wese afise inka, impene ndetse n'intama, ivyo n'aborozi bariko barabigira kugira ngo bagwanye ingwara z'ivyaduka canke ibintu vyoza bibononera ibitungwa vyabo, rero umwe wese ni gusaba kwiyandikisha akandika n'ibitungwa atunze.

Hira afise inkokokazi zine, imwe yera, izindi zibiri z'umugina, n'imwe yirabura zose zirata amagi kandi imwe iri mukuberagura ubuswi bwinshi nzoca mfasha ndabworore neza kugira nze ndabushora, n'amagi kandi arampa amahera menshi cane.

Aborozi b'impene, inka, intama birabagora cane kuva aho hasohokeye itegeko yuko atagitungwa nakimwe gishobora gusohoka hanze kurishirizaho. Rero nk'abafise inka, birabagora cane kungene bashobora guturukiriza muruhongore nyene kandi zikarya zigahaga.

Imuhira turor'udukwavu twinshi cane twatanguye ari tubiri ubu tugeze kwicenda tugir'amezi, kukwezi kukwezi tuba tuvyaye kandi turya ivyokurya vyinshi nk' akarorero :ibishishwa vy'imyembe, ibishishwavy'ibijumbu kandi n'ivyatsi vyo hasi zirabirya.

Imuhira iwacu nta muntu n'umwe atoroye, inkoko, impene, Inka, Ibintu vyose Kandi birafise naho birara kimwe kimwe cose .Ubu uye dushaka kurima kugira umwavu uva mur'ivyo bintu uze uraterwamwo ibiterwa vyinshi cane gose ntiworaba Ingene turiko turorora.

Kw'ishure rizeko ibunumye n'ubworoze ni bwo bwa mbere nk'abarozi barakunda kworora ingurube impene inka abaremye na bo imboga ibiharagi, kandi bakabiterakija mbere ibigori vyose ntmarabingene usanga babayeho neza.

I muhira iwacu turoroye ingurube zitandatu hamwe n’inka zitanu kandi turafise N’inkoko zita amagi n’uduswi dutoduto cumi. Rero Iyo hageze ku musi mukuri ntiturinda kugura inyama , tubaga bimwe murivyo bitungwa hanyuma tukaryoherwa n’umuryango.

Imuhira iwacu tukavukana turabana batanu kubavyeyi babiri umwe wese abavyeyi bacu baramuhaye inka imwimwe iyiwanje iravye kabiri kandi amata ndiko ndayadandaza ndiko ndabonayo akarusho kaniniya cane n'abarumuna banje bose narabahayeko amata usanga biryoshe.

Amezi ane araheze ku mutumba wa Gihogazi hari rusasuma y'inka, abenegihugu bose bategerezwa kuja gusasumisha inka mu kuzicandaga, ubu bigeze mu ntara ya rumonge aho nahonyene bahimiriza abantu bose gutwara ibitungwa vyabo kugira ngo babicance.

Impene yanje ndayikunda cane, niyo Dawe yamape umunsi mbatizwa, ub' iri mu kuvyara ndayitaho nkaja kuyironderera kandi irafungura neza pe! Ababanyi bose baraza kuyiraba kubera n'impene isamaje cane.

Dawe yaguze impene zitandatu agura n'inka zitanu angabiramwo imwe; rero iyiwanje iravyaye kabiri; uburero ndagurisha amata kandi ndaronka amahera menshi nkaca nsubira nkagura inkoko hamwe n'imbata ntiworaba ubworozi nsigaye mfise birateye igomwe.

Twaroroye inkoko nyishi mw'ishirahamwe ryacu ntiworaba ingene ubu unye amahera ari menshi, twatanguje umutahe w'amahera make, ariko ubu uguma ugwira, amagi turashora nta kintu nakimwe twigera tubura, ndetse n'umunywanyi ashaka amagi aza gushorera twebwe biraryoshe.

Ivyo naraye mbonye n'igitangaza muntara y'Abururi nabonye inka ifise amambarwa maniniya cane kuva nakagenda n'ubwambere ndabibonye iriko irarisha mugitara ca mwene wacu. emwe nakamaramaza n'ukuri sinokubwira kandi iteye ubwoba kubera irasekana!

Ubworozi bwanje burateye imbere natanguriye ku mpene imwe, ariko, ubu ungeze kuri miliongo itatu zirampa ubutunzi bwinshi iyo ndazishoye mw'isoko, kandi ndi ko ndunguka, kubera yuko natanguriye kuri imwe, ubu ungeze kuri miliyongo itatu noraba ukuntu amahera ndiko ndarakoresha mu yindi migambi kurie misha, ndetse no gutera ibitikija mbere.

Amashure y'uburaro y'igitega, afise abanyeshure benshi cane Kandi bafise n'uburaro bwiza cane aho abanyeshure bashobora kuryama bagasinzira ndetse n'ubuzu bubwiherero ,busakajwe amabati hamwe n'amatafari aturiye ivyovyose n'ukwerekana k'iryo Shure riteye imbere.

Natanguriye ku nkoko imwe ndiko ndayorora iranyungukira. Ubu mfise inkoko amajana atanu. Izo nkoko ndazishora bukebuke, ndandaza n'amagi. Mfise ihinguriro rininiya cane rigira amagi kandi abantu bose baramaze kumenyera ku gatumba iwacu, ko atahandi bagurira atari iwanje. Ubu rero ndiko niyumvira ko noza ndayashora no mu mahanga kugira ibintu bigende neza.

Inka z'ishure uwu musi bari bazirekuye ziraja kurishiriza hanze. Ni zibiri kandi zifise amabara yirabura zirakundana nazonyene. Abanyeshure baje bararatira ijisho nabonyene bazikunze. Kandi, ntamuntu numwe yigeze aca kurizo nka ngwareke kuziraba.

Ubu aborozi barijukera canecane ibitungwa vyabo, kubera bisaneza cane nta mworozi n'umwe yigera kena afise igitungwa mu ruhongore canke atunze biraryoshe cane gose, kubera nta bukene bigera babavugako emwe ibintu vyose bashaka gusuma baridoraguze.

Imuhira iwacu dufise ingurube zitanu zose zifise amagara meza kandi twaziguze amahera make . Nitwazishora kw’isoko ukuntu ubu zivyibushe zifungura neza tuzokwunguka incuro zitanu kubera zaramaze gukura cane ntiworaba amahera zizoba ziriko ziragura muruwo mwanya.

Ingurube nahawe na nyokuru yanzaniye umugisha mwinshi, yampaye ar'imwe arik'ubu ngeze ku bibuguru bitandatu ntiworaba ingene biteyigomwe kandi bironka neza, na nyina arakunda ivyana vyayo kubera yuko ivyonsa neza, nanje ndagerageza kuza ndazigaburira kugira ngo ibandanye isa neza.

Kubanyeshure biga ubworozi usanga bafise ibitungwa boroye kumashure yabo nk'akarorero:ingurube, inka, impene, n'inkoko , Kandi iyo bigwaye baravyivurira bonyene ntamuvuzi numwe avahanze ngwaje kubivura kubera usanga bobo barabinonosoye bakavyiga.

Umunsi mpez' amashure Dawe wanje yangabiy'inka yirabura, ndayikunda cane mu gatondo nzinduka kwahira nkayizanira igafungura, ku mugoroba nkayih'amazi, misi yose nshobora kugenda kuyiraba incuro zitanu nkayiganiriza.

Tugiye gutembera mw'ishamba ryimezwa tuhasanga ibikoko bitadukanye, inkende, intare, inzovu n'ubwoko bw'inyoni bufise amabara y'ubururu, twatagaye ukuntu z'ivuga kandi birakunda hagati yavyo ntanakimwe kirya ikindi, imwe biratagaje cane gose ntiworaba.

Uyu munsi twize ubwoko bwinshi bw’inzoka, mwigisha yatubwiye mw'ishure nk'akarorero imamba. Ni inzoka mbi cane kandi igukomoye ifise ubumara bunyaruka cane gushika ku mutima ugaca uhasiga ubuzima. Ivyiza rero uyibonye weyo woca kure canke ukayica ubishoboye.

Ibikere vyo mu mazi biratandukanye cane n'ivyo ku musozi kandi ntibivuga kumwe, mu gatondo aho bukera nasanze mu cumba i wanje gihari kirantera ubwoba ku kuntu gitaragurika, murumuna wanje hoho aranagitinya ku kuntu gisimbagurika umenga kije kumurya.

Igikoko citwe imbwebwe kirakaze cane rwose twa kibonya mw'ishamba twagiye kuratira ijisho twabonye inzoka inzovu ikintu cose citwe igikoko gikara twa kibonye, ariko imbwebwe ibindi ibikoko biragitinya, kubera yuko gifise ubumara bukaze cane.

Mw'ishamba rininiya ririmwo ibikoko, hadutse umuriro bivuye ku bungere bariko bararagira iruhande yaho bacaho icigira, ibikoko vyarabuze aho bija bimwe bihungira mu mihana y'abantu hama baravyakira, ibindi vyahitanwe n'uwo muriro kubera iryo nsanganya ryabaye.

Muhira dufise imbata zine zibiri nizo zita amagi utundi turacari duto duto kamwe karatwawe ndakabura ndagasanga mukiyaga kagomba gasome nturi cadakaroba ariko ntikigeze gasubira kujayo kubera kari kajanyeyo nogutora utudagara twari twaguyeyo mur' iyo manga

Twagiye murusizi tubona inyoni iri hejuru y'amazi ifashe ifi twatangaye twayifashe n' amasanamu ariko ntitwamenye izina ryayo kubera vyari biyobeye twaciye tubaza mwigisha atubwira ko aza kuduha inyishu nubu turarindiriye.

Mu gatondo ka kare na bonyakanyoni kareko karoga ndibaza igituma kareko ka roga, ariko hamwe hamwe birakenewe, kandi ntiziguruka gusa inyoni ni igitoko ca mbere gifise mweyate, kandi kiza ubwenge mu bindi vyose, kuko kirarondera ingene cobaho nta n'umuntu n'umwe rero ashobora kugunganya ubwenge n'inyo.

Iwacu dufise imbata zitatu, kamwe nari nakabuze kubera kari kagiye katwawe imvura yari yagatwaye nca ndakabona ndagatora nca ndakabwira ati ntikazosubire kugenda ubu rero kagumana iruhande ya nyina kubera yuko kabonye yuko ari bibi cane kwisangiza konyene.

Inkende n'igikoko kimwe kiba mw’ishamba, canke bakagitunga. Gikerebutse, kimeze nk’umuntu, gifise ubwenge bwinshi cane. Gikunda kurya umuhwi, kandi gikunda na muntu agikinisha bagatwenga bagasimbagurika. Ico gikoko kiraciye ubwenge cane rwose.

Kumugoroba navuye muhira ngenda gutemberera umugenzi wanje Bamire ndi mwibarabara nahuye n'ibikoko biteye ubwoba ;inkende, inyoni ifise umunwa muremure cane waruteye ubwoba gose naciye niruka kubera nagize ubwoba .

Hariko umugoroba sokuru araduhamagara aba araducira imigani n'ibitito aratubwira yuko aka kwavu, ariko ka mbere mu bikoko vyose arigatowe, kandi kaza ubwenge aratugira amakuru yako ukuntu kiruka, kandi nta muntu nomwe yashobora kugafata ko atavyishakiye.

Ndiko ndatembera nabonye agakende cendiruka karanyirukangako nshika niyugarana karaja hejuru karabomora ibati karansangayo cendagaha umuhwi kaca karatekereza kaca karagenda kari gashonje sije nabonye karagiye nari nagize ubwoba bwinshi cane

Kwishure uk'umwaka utashe twama dutang'amahera yokuja kuratira ijisho igihugu cacu; twagiye mw'ishamba c'imeza turahasanga inkende tuhasanga n'inyoni ifise amabara y'ubururu n'umunwa muremure iri kugati ntiworab'ingene yar'isa neza cane.

Uyu musi mu gatondo kw'ishure umwigisha yatujanye gutembera mw'ishamba rya cimeza twabonye ibikoko bitandukanye intare inzovu intambwe turabona n'ubwoko bw'inyoni harizari zifise amabara yirabura yera asa n'umuhondo vyari vyiza cane.

Uwo bavukana na nyokuru naragiye kumutemberera hirya y'ejo nsanga afise igitangaza c'umusambi nubwambere nari ndabwubonye, uraguruka ugakina Kandi nimwiza cane urabereye ijisho uratangaje k’umuntu arubwambere awubonye.

Igikere co mu mazi kiratandukanye nico k'umusozi, usanga gifise ibigaragamba bigumye ariko ico mu mazi usanga coroshe abana benshi barabitinya kubera ukuntu bivuga mw'ijoro kandi n' ingene bisimbagurika usanga biteye ubwoba cane mukuru wanje wewe aragitinya gose.

Twagiye gutemberera mw'ishamba cimeza dusangayo intambwe, ingona, inzovu n'inkende vyari bimeze neza kubera ni ibintu bitaryana cane vyamenyereye abantu babikinisha kandi bifise n'umutima mwiza, biba bikeneye mukine, mutwenge hama mwigire.

Iyimbura rirageze, nyokuru wanje yararimye kandi arimbura. Ariko afise imbeba nyinshi zimurira infungurwa, yaciye azana ikiyabu kirazirya ubu nta nimwe isigaye nta mwimbu numwe yigeze atakaza kandi no muhira agacerere.

Turiko turatembera mw'ishamba twabonye igikoko kininiya cane gisa n'inzovu eka cari gisa n'inka twagitinye kubera ko cari kibi cane kandi kirasekana twaciye tucigirwa inyuma turagifata amasanamu gusa kubera tuje kukibaza mwigisha rero ubu turagiyeyo turabe ingene citwa ico gikoko.

Twagiye gutembere mw'ishamba cimeza uyu musi, tuhasanga ubwoko bw'inyoni butandukanye, ifundi, inuma, ntiworaba ukuntu twari tumeze neza, hariho n'iyindi twabonye ifise amababa y'irabura ariko twabuze izina ryayo kubera na mwigisha ntayo yarazi.

Harudukoko tuguma twihindagura amabara iwivanya n'ahanuro ukaba kagiye karakara cane gose ivyo twavyize mubidukikize aho mwigisha yerekara tubwira yuko hari ibwoko bwinshi bw'ibikoko jawe numewe, kuko ni ubwambere ane ndabibonye nacengene nadakora amatohoza, ariko nta ko nigeze menya.

Muhira iwacu rero dufise imbeba tuca tuzana akayabu kugira ngo kaze karazirya ubu ntakintu na kimwe tukibona c'imbeba kandi n'imyimbu twari twagize hariho ukuntu wasanga zabiriye ariko ubu turimbura tugashira ahantu vyagenewe ugasanga ibintu bisa neza

Aha hantu ndiko ndiga mbona igikoko citwa umuserebanyi. Kiratinyitse ariko ntikiryana, ni nk'inyongori, ifise amaguru igihumbi kandi ntiryana. Igikoko gitinyitse cane ni inzoka kuko igukomoye uraja kwa muganga mpaka bakuvuye, biteye ubwoba.

Igikoko c'itwa imbwembwe, kirakaze cane kandi k'iba mw'ishamba n'ibindi bikoko bibonye bica bihunga.ni mwigisha yabitwigishije mugihe twariko turaraba ibikoko biba mumashamba :nk'intare ,ingona, imvubu, ibintu vyose bitandukanye yaba ibiba mu mazi, rero imbwembwe irateye ubwoba cane.

Ibikoko bigendera hasi biratinya cane ibigendera hejuru, nk’akarorero inkoko iratinya igikona kubera kirayitwara ubuswi canke agaca . Ivyo birabangamira cane ibikoko bitambukisha amaguru abiri vyo hasi bigatuma biguma vyinyegeza iyo bibonye ibigendera hejuru.

Twari tumaze imisi tuja kwishuri mwigisha niwe yaduteye inkuru yinyoni ukuntu ifise umutwe ahantu hose, ishobora kuhaba Kandi nigikoko kizi ubwenge cane gikerebutse ntahantu na hamwe kidashobora gushika cane cane mwishamba hari inyoni zitandukanye zubwoko bwose.

Umunsi wejo twajanye 'abagenzi mw'ishamba kuraba ibikoko bitandukanye bihari twarasanzeho utunyoni tubiri twari dufise amabara atandukanye rimwe ryasa n' umutuku akandi kari gasa n'umugina emwe bwari bumeze neza buhagaze kugiti ataco bwinona.

Nariko ndarengana ngenda kwa Bamire nsanga hari akanyoni kariko karavuga gafise utubara tw' ubururu ahandi naho kirabura ntiworaba ukuntu kari keza kari kabereye ijisho kuraba, ciye nguma ndakaraba nsanga nibagiye niyo ndiko ndagenda nashitse kwa Bamire amasaha agiye kure.

Imuhira iwacu turafise imisambi kandi n'igikoko ciza cane iyo kibonye umusuma kiravuga nticigera c'irengagiza. Imisambi irarya: umukate, imiceri kandi irabangutse irakunda gukina n'abantu ikaguma isimbagurika.

Igikere nico cambere mu bikoko gifise ibigaragamba bigumye cane gose, cane cane ivyo mumazi nivyo bifise ibigaragamba vyoroshe kandi kirateye ubwoba ukuntu gisimbagurika, mukuru waje aragitinya cane ndetse n'abana, bakibonye baca biruka.

Tugiye gutembere mw'ishamba cimeza tuhasanga inkende n'uruvoruvo rwari rufise ibara ry'umuhondo , hamwe n'ibara ry'ubururu. Twatangaye kubera ahantu hose kiguma cihindagura , giciye ahantu hari ivyatsi bibisi gisa naco , ntiworaba ukuntu gitangaje.

Inkende imeze nk’umuntu , kandi ikunda umwana wayo. Ivyo twabibonye mw’ishamba cimeza twariko turatemberera iryo shamba dusangamwo inyoni , dusangayo inguge, ubwoko bwinshi bw’Inkende . Emwe biratangaje ukuntu kagukinisha kandi gakunda imihwi kagakunda nyene umuntu agasimbagurika.

Umusi wa mbere twize ku gikoko citwa imbwebwe ku musi wa gatatu mwigisha co ya tubwira dutore umusi tuje ku kiraba twatoyekwa gatanu twaragemye inshamba turakibona ni igikokok gikaze cane, kandi utigiwe inyuma cokurya.

Uyu musi twatembereye ahantu hatandukanye, mu mabarabara twasanzeyo amamodoka, amapikipiki, hamwe n'amagari, duca tuja mw'ishamba dusangayo inyoni, dusangayo n'inzovu, dusangayo n'intare, emwe ntiworaba ingene vyari bisamaje, ndetse n'udukwavu twari tukibayo.

Mu cumba iwanje hari inyoni yarika hejuru irambangamira cane kubera irancafuriza mu cumba narayirukanye kandi nt'iyigera yumva naciye ntora umutwe wo ku hazibira ubu ntirasubira k’ugaruka, Nfise icumba kimeze neza gisukuye kirimwo amahoro.

Harabaye igikoko citwa imbwebwe, cari gikaze cane, hanyuma umunsi umwe intare iraza muriryo shamba irakirya iryo shamba ryaciye ry'uzura ibikoko vyishi kubera hari hasigaye umutekano muniniya cane ibikoko vyaridegemvya.

Akanyoni kitwa agaca, ni kabi cane ku nkoko canke imbata. Ivyo twavyize mw'ishure mu gatondo, igihe turiko twiga ibidukikije umwigisha yadusiguriye neza akamaro kako kandi aratubwira ko ari akantu gakaze gose, ibikoko vyose biragatinya.